Mibali oyo basalaka mosala ya politike bazo tala sikoyo bafoto ya ba president ya ba mboka songolo eza wana batiaka ba foto ya ba president wana eza na parlement yango bazo tala ba foto wana ya ba president.

mobali oyo asalaka na supermarkete yango asembi batomate na maboko alati tablier aatekaka na supermarkete

Mibali batelemi awa mibali mibale, moko na bango aza na cache nez na ye Kasi akitisi yango, basalaka politics mibali yango, basalaka politics, baza pe na ba machine moko boye eza neti ya ba vote, po bato ba peuples bavotaka wana.

bana basi oyo baza bana-clase bazwi diplome basepeli bazokanga foto

awa nazomona eza moto camionete ememaka biloko ya kokende koteka neti kaka basaki ya loso netikaka basaki ya fufu

ndako ya pembe eza na bapave libanda ya kitoko

Awa anazomona ba creyon ya ko desine awa ya bana classe eza na balange ebele eza na balange ya motane ,eza oyo eza na balange ya mai ya pondu, ezana ba crayo mosusu eza na lange ya mwindu, cyo mosusu eza wana eza na lange ya mosaka.

Namoni ya bafui ebele ezali awa eza bafui ya koteka, nazomona ba manga ebazoteka nazomona bazoteka pe ba malala bafui dela pation namoni mpe bazoteka mpe ba pome awa namoni azoteka pe bafui oyo ya citron.

Awa nazomona armoire ya monene esika batiyaka ba sahani, verre, couteau, tase, cuillère pe armoire oyo eza na ba langi ya pembe na chocolat.

Eza bana classe ya mike bavandi na bango bazoseka bakangi foto.

Motuka namoni motuka awa nazomona motuka eza motuka moko boye eza nango na langi ya pembe eza pe eza pe na langi ya motane namoni pe eza motuka kaka ememaka ba biloko eza motuka ya transport.

Eza mwana na moni mwana awa ya moke aza mwana ya moke avandi na ye asimbi lunette na loboko avandi na ye na famille.

Awa nazomona mwana mobali moko awa azotala na se bakati ye suki bakati, sikoyo suki yango batiki yango mingi na katikati na pembe na nsima bakati suki nyonso mais na katikati batikeliye suki ebele aza mundele mobali yango.

Kongo oyo e kataka bilanga .

Awa nazomona ndako ya etage ya pembe ,nazomona portails yango eza na langi ya bozinga.

Na moni eza biloko ya kolia batie na sani ndunda.

Awa nazomona sapato yamibali eza ya mwindo nakati kuna nalangi ya mosaka sapato yango ezayaba souples ezape nabalase ya mwindo

Ba brike ya materio durable ya kotonga ndako.

Bazoteka bikeko ya kotia na ndako, eza bikeko ya kotia na ndako nde bazoteka awa bato namoni bango awa balati bilamba ekokana bazoteka ba bikeko neti décoration batiaka yango mingi na salon eza art.

Eza ed bakomi ed na langi ya mwindu bakomi pe electrique awa electrique bakomi ango na langi ya mwindu eza pe pembe mwa ligne moko boye eza awa na se eza logo.

Awa nazomona basali jus ya malala, namoni eza jus ya malala, namoni pe tangawizi eza mpe wana pembeni.

awa nazomona eza chambre ya bana na moni eza na bacaderobe ya bana esika batiaka babilamba na bango eza fourniture

Nazomona mwana-mwasi mo awa bakangi suki ya meshe ya milai, ekiti na liboso boye mosusu oyo eza na katikati na nsima akangi yango chino azoseka

Buku eza buku, buku eza buku.

Bana ya classe balati ba uniforme na bango ya classe ba telemi libanda bazotala esika moko pone.

Ba soda baza na motuka na bango oyo ba soda bavandi baza na mosala bazo sala mosala.

Ndako eza na satellite nango kuna likolo ya chaine ya ba television, eza na lopango ya chocolat eza pe na langi pe ya pembe lopango yango.

Awa namoni frigo ,bafungoli yango eza polele na moi na kati bamilanga ya mai nazomona pe bazungu eza na kati eza na biloko nakati eza polele

Lopango ya ndako ebukani, bazo bongisa yango ba lingi batia ba portail mosusu.

Awa nazali komona sahani eza na biloko ya kolia ezali na safu pe batie pilipili na kati ya sahani.

Bendele.. Bendele yango sik'oyo eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya mosaka, eza pe na langi ya motane, eza pe na langi ya chocola . Na moni pe to ba ngombe kuna mibale eza na langi ya motane .

Awa nazomona ba fruit ebele, nazomona ananas, nazomona pe paipai bapasoli yango, nazomona ba mbuma wana, nazomona pe safu nazomona pe manga eza wana.

Awa nazomona motuka ya pembe nazomona motu moko boye azokotana motuka wana nazomona pe motuka mosusu ezoya kuna.

Awa nazomona sani ya biloko ya kolia, batie biloko ya kolia batie mbisi namoni pe batie mwa pondu pembeni namoni batie pe makemba oya kotela wana ba kati kati bakalingi makemba kokalinga o ya kotela wana bakalingi yango bakati yango moke moke namoni neti mwa mbisi moko eza wana basali susi.

awa namoni bato moo bavandi ya fami namoni mwasi moko boye amemi mwana na ye namoni mwasi wana alati dekorde moko boye na likolo ya mwindu eza na coulere pe ya motane alati pe pantalone ya jine eza na coulere a bozinga alati mwa motre na ye moko boeya mwindu amemi bebe na ye bebe na ye wana alatisi ye robe eza na coulere ya pembe eza pealmoanealatisi ye chossette ye moko mwasi wana alati nekamwa gurmete moko africain eza na coulere ya mwindu eza pe na coulere motane

Biloko ya kolia, biloko Yako lia batia ngo na sani eza mbisi na makemba oyo ya kotela wana ba kalingi yango na mafuta na loso na pondu eza pembeni biloko yako lia.

ndako oyo eza ndako ya kikuku eza bandako mboka ezaka na mboka eza bandako ya kikuku awa eza na village amoni pe banzete balabala peza wana balabala mabele

na classe basaleli mwana ya classe ya anniversere basombeli pe gato na ye eza wana ya aniversere na ye

Leseke eza lokwa a maseke ya zoku ezaka moko

Eza bendele na zomona eza bendele bendele yango eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya pembe, eza pe na langi ya motane.

awa nazomona mwana mobali moko boye azosala sport azobeta baskete alati chapeau ya mwindu alati pe mwa ti shorte moko boye ya motane na kamwi gile moko boye ya mai eza na kulera mai ya pondu na mwa pantalo moko boyya wiuazwi bale na lomoboko azolingabetazobeta baskete

Balabala molayi namoni bus eza kuna liboso ezokende bus ango eza na langi ya pembe.

Bana classe bazo tanga na classe.

Awa nazomona ba soulier ya mibale makolo mibale ya soulier ya mibale eza ya mwindu eza pe na ba lase ya mwindu.

Awa nazali komona sapato ya suplece eza na coulere ya motane, eza pe na coulere ya mwindu, eza pe na coulere ya pembe.

Awa nazali komona eza lokola langi moko ba pakolaki na mûre, langi yango sikoyo eza bakomi likolo ya langi yango eza ya pembe eza pe bakomi letre A, namoni bakomi yango na couleur ya pembe pe na couleur ya mayi ya pondu namoni bakomi alimentation namoni AGER ALIMENT, yango bakomi na couleur ya chokola alimentation bakomi na couleur ya mayi ya pondu.

Awa nazomona motu aza technicien azosala mashini, mashini ekufi.

Awa nazomona motuka moko ya transport ememaka babiloko ya kolia eza na couleur ya bozinga eza pe na couleur ya chokola eza pe na couleur ya motane etelemi motuka yango.

Bus e telemi ezo kotisa ba passagers, batu bazo kende mosala, batu mosusu bazo kende lo sala mombongo. Moto na moto azo kende na nzela na ye .

septante na moni etwale moko eza kuna na likolo eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya motane brasco eza logo

Bato bavandi, eza bato bavandi awa mobali na bana na ye na moni eza bana na ye bavandi en famile mwana mobali na mwana mwasi bavandi en famille bazokanga foto.

Bazoteka biloko bauti nango na bilanga eza ba pomme de terre eza pe na ba carotte eza pe na batangawize.

Mwasi oyo, alati perrique, perrique ya blonde. Perrique yango sikoyo, bakanga yango sikoyo suki ya maboko ya minene. Apesi biso mokongo, azo sala fiere.

awa na azomona mashini moko ezaleawa eza mashini moko ya mwindu ezale abati yango awa

Awa nazomona suki ya mwana mwasi moko boye mwana mwasi yango sikoyo apesi biso mokongo bakangi ye suki ya maboko ya meshe mesh anko sikoyo bakangi yango modele ya chino ezaia molai na mokongowi na kote ya sima eza ma molaiya molai eza meshe ya mwindu

Sapato ya mibale, eza soulier eza makolo mibale eza na langi ya mwindu.

Awa namone bato bazolinga bakotana motuka eza motuka ya transport

Awa nazomona ba fruit, awa pembeni na yango nazomona malala.

Awa nazomona mutuka moko boye ya Jip, ya mwindu, etelemi liboso ya ndako moko boye ya molai.

Awa nazali komona bato mibale na station ya essence balati ba uniforme ya bozinga, balati pe ba masque na zolo.

awa nazomona lokolo moko ya sapatu ya basi ezaka lokolo moko kaka

Awa nazomona eza bana klasse bazotanga na kati ya classe ,me baza baetidien ndenge nazomonela baza ba etidien bango nyonso bafandi na classe bazotanga na moni moko atelemi kuna tembene ya porte.

Awa nazomona emballage ya kisi, kisi eza na kati sikoyo kisi yango nayebi yango te.

Awa nazomona tablo oyo batiaka na ndako na salo batiakango na salo namoni badeside pe mwasi wana amemi, karabase na ye na motu namoni pe ndako eza wana na na nzete.

Awa nazomona mobali moko boyo azotambola na nzela, azolakisa bilamba na ye oyo soki moto amoni yango asepela asomba yango, azoteka yango, yango alati bilamba oyo mpo bato soki bamoni yango basepela na yango basomba, aza na magazin ya bilamba.

awa nazomona bana yaya na leki bazokanga foto baza bana basi

Biloko ya kolia ba servir pe verre mibale ya vin wana, ba servir verre mibale ya vin namoni mpe molangi pe ya vin eza wana.

Avoka eza avoka nde babongisi yango balingi baliya yango bakatikati ba onyon likolo ya avoca.

Batu ba wuti ko sala sport ba lati bilamba ya mosala n'ango, eza karaté, ba zwi ba certificats na bango, ba sali mosala n'a bango malamu ya sport, ba zwi certificats na bango.

Bakiti, bakiti yango eza na ba cusin nango ya kitoko, eza kiti ya monene ya salon eza na lange ya motane, eza pe na lange ya pembe, mesa pe nazomona eza pembe eza mesa ya ya ba vitre.

Bendele, nazo mona bendele. Bendele yango sikoyo eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya motane, eza pe na langi ya pembe. Eza bendele ya mboka ya songolo.

Eza , robe moko boyo balatisi yango maneke, robe oyo balatisi maneke, robe oyo bazolukela yango client ,balatisi robe oyo maneke ! mpo moto soki atali robe oyo asepela na yango. Asomba, eza moto aza na magazin naye ! nde azoteka Bilamba .

bendele eza na langi ya motane eza na langi ya pembe eza na langi ya mai ya pondu eza pe na langi ya mwindu

Bato bazosala sports ya voler boll balati bilamba ya mosala yango namona eza bato bazo sala sports.

Awa nazomona suki namoni mwasi moko awa ba bongisi ye suki kitoko na salon namoni azali mwasi ya mondele aza mondele mwasi ango.

Eza ndako ya nzambe esika ba kendeke ko sambela . Portail na bango eza na langi ya mwindu .

Eza bafrui awa nazomona eza ba frui nazomona pe ya mem talegi me nazomona safu, safu aya bazoteka nwana wenze emonani awa eza na wenze bazoteka safu namoni pe bazoteka pe kokoti kokoti eza frui froui ya kokoti ezaa kitoko mingi ezaka pembe na kati yango wana bapasole yango eza pembe na kati eza kitoko ezaka pe na j elengi

Eza ba suplese nde nazomona awa eza ba suplese ya mibali me basi pe ba kolata na bango ango eza ba suplese na moni bazo teka yango.

Batie ba oignon awa na ba poivron batie pe aïe namoni pe batie pe tomati, balingi ba sala sauce ba lingi ba lamba ba sala sauce ya nyama na fufu.

Bana nazomona bana batelemi awa baza bana misato ya mibali yaya na bango atelemi na kati ba telemi ba nyonso misato bazokanga foto.

Motuka, eza motuka monene ya camionete nango sikoyo motuka yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya motane camionete kuna na nsima eza motane eza pe na langi ya mwindu.

Eza tableau, tableau oko tia na salon o décorer yango na salon ou bien o tié yango na chanbre, esiko oko linga kaka o tié.

banzete banzete eza na makasa n ango kuna likolo eza pembene ya ndako nzete moko eza nzete ya mbila

Awa nazomona eza saani oyo bato balelaka, na moni saani yango eza na langi ya pembe, ezali pe na langi ya motane, eza pe na langi ya mwindu, eza pe na langi ya shokola.

Awa nazali komona ezali buku nazomona buku eza buku ya physique pe chimie

Awa nazomona eza magasin batekaka ba appareil électronique batu batelemi Kuna bazo tuna ba prix ba somba

Lokolo moko ya sapato eza ya basi.

Mwasi oyo azo lakisa robe na ye alati, robe na ye ya motane alati alingi bato ba sepela nango mpo ba somba ngo eza fasho.

Moto aza na magasin na ye, atie ba bilamba wana azo lakisa yango po bato ba sepela nango ba somba azo sala publicité ya bilamba naye ya magasin na ye.

Nazomona kibakuli yango sikoyo kebakuli ya transparent namoni loboko ya motu moko mosape ya motu moko boesimbio.

Ndeke ! eza ndeke .

Bandako yaboye ezaka na mboka, awa emonani eza na mboka.

Mbila oyo ebimisaka mafuta ya mbila, oyo mafuta ya mbila to tiaka na pondu ba lambaka nango mpe biloko ya kolia.

awa nazomona bato bazosala spore balati bilamba na bango ya mosala na bango

Awa namoni bato bazosala sport na stade balati bilamba ya mosala na bango balati mpe basuplesse

awa nazali komona bandako ya etage ya pembe epui eza pe na coulere ya motane namoni pe awa kamwa tablo wana batiaka ezolakisa direction ndenge kozwa mutuka esika kokende eza na coulere ya mai ya pondu eza na culere ya lilala eza pe na coulere yapembenamoni pe mutuka awa ya jupe ya pembe

awa nazomona eza etagere oyo batiaka basapatu soko olingi basapato no ezala a nordre otie na étagere oyo eza étagere basapatu

awa nazomona ndeke aza likoloya nzete ndeke yango aza na langi ya pembe aza na langi ya ma ya pondu aza pe na langi ya mbwe

Awa nazomona eza langi ya mwindo, namoni eza logo, bakomi centre commerciale, namoni bakomi pe na langi ya pembe.

Awa nazomona bato oyo bazosala politike baza na réunion ya politique namoni mama moko alati robe ya couleur mosaka na keta mbala ya couleur ya mosaka mama moko bo alati ekoti ya pembe alati pe trico ya motane namoni e pe alati kaka kashine bango nyonso balati bakashine namoni pe mobale moko agumbami awa alati trico ya mash courte eza na culere ya mbwe alati pe patalo eza na kulere yambwe ya gumbami

Mobali oyo a telemi, azo tala montre na ye a lati lunette na ye, alati collier na ye na kingo, ya ba Africains, a lati tricot na ye, alati julet na ye alati pe pantalon na ye ya jeans mwindu ya na sapatu na ye ya mwindu, a lati bilamba oyo po bato ba sepela na yango, po b.asomba yango , eza fashon .

bana kelasse bazodesine na Classe na bango basimbi bamarqele na bango bazodesine

biloko ya koliya na moni batié yango na sani batié na méssa eza biloko kolia donk eza macaroni, macaroni nde basali wana balambi yango kitoko ezali pe na nyama basalaki pe nyama pe eza wana na pembéni na moni nyama yango batiaki yango batiaki tomati na kati na mwa poivron bon na matungulu nde balambaka nyama

Ambalage ya kisi yango sikoyo eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya lilala eza pe na langi ya mosaka.

Awa nazomona molangi ya 20 nazomona pe verre wana pembeni nazomona pe biloko kolia eza pe wana na pembeni

awa nazomona kopo eza kopo oyo batiaka okota ya miliki ya moto na kati ekokoma maleli te obotie kafe nao na kati otie kafe nao ya moto ekokoma maleli te kop ango sikoyo eza na lange ya sokola mofunikona yango eza na lange ya pembe

armoire batiaka ba vere batiaka mpe batase batiaka mpe balutu na basani

awa nazomona ndako ya etage eza nango mpenza monene te

Mobale oyo azomela mwa moko na ye azomela masanga mwa mobale azomela masanga aza na bae masanga.

Tableau, tableau oyo okoki ko tia yango na salon na ndako okoki ko prepare yango pe otie yango na chambe ndenge kaka olingi.

Awa nazomona eza armoire ya mesa, awa okotia pe ba biloko nayo awa na tirware oyo okotia ba biloko nayo ba bilamba otie wana na tirware namoni pe mosusu eza na porte mosusu wa pe kotia ba bilamba no na kati wana otia yango na chambre.

Biloko ya kolia eza nanu na nzungu nyama na pondu, pondu pe batie poisson na kati sani pe eza wana ya salade.

awa nazomona babiju nazomona aa eza chenete na medalle yango na biloko matui a mosapi ya motu nazomona loboko ya motu asimbi yango azolakisa yango azotekisa yango

tondese oyo basalelaka yango na salon de coiffure mingimingi kolata suki ya mibali bakatakango suki ya bana pe ya mike ya mibali abongisakango suki babongisaango pe mandefu ya mibali na salon.

Awa, nazo mona eza kopo ya plastike. Okoki komela pe mai na kati. Na moni motu moko asimbi yango. Namoni loboķo ya motu moko wana. Na moni misapi naye asimbi kopo yango ya transparent. Eza na langi ya mosaka okomela mpe mai na kati.

awa nazomona polisie atelemi azokanga foto awa namoni eza esika ya mosala ya bapolisie esika bapolisie basalaka nde esika pe kasho ezalaka kaka wana

Eza motuka nazomona awa eza motuka ya kompagni ya mai kompani wana ya mai esalaka mai sikoyo o eza motuka na bango basalaka balivreso soki na limatation pena sepe ya maketi moko boye baza na mposa mai babenge bango balivre bango mai ya komela bamilanga eza wana ezomona na bafota milanga ezomonana na motuka ya mai wana

Awa nazomona bato ebele bavandi bavandi eza bato basalaka politik bavandi baza na mosala namoni pe ba mosusu bavandi kuna liboso bazosala mosala ya politike.

Bana classe bazo tanga baza classe.

Mwana mobali alati tricot alati pe kilote azolinga bato basepela na yango po basomba yango eza fashe.

Awa nazomona basi mibale baza esika moko bazo mikangisa foto na famille.

Bato bazosala sport na balabala balati bilamba ya mosala yango bazosala sport ya kotambola na makolo.

Bato bazo bima na ndako ya Nzambe, bauti ko sambela Nzambe ya lola.

AREGIA LEDIS, na moni na katikati wana molongo moko boye e telemi eza na langi ya lilala eza logo .

awa nazomona ndako moko boe ya etage bazotonga nanu esili te esananu chantier nanu esili te eza na kulere y mosaka eza pe na culere ya ambwe namoni bato bazoleka wana nayebi te soki bazosala mosala nini namoni motu mokoaza mobali alati chemis ya pembe na pantalo ya pembe namoni motu moko kuna pe alati neti robe ya pembe aza mwasi robe ango za mokuse na pantalo ya mwindu

Ba ngombe, eza ba ngombe baza na ba ferme nango, baza na kati ya ferme ,ba ngombe baza wana, bazalaka pe ba ngombe pe ya mibali , pe ya basi , bazalaka ésika moko, soki bato, néti kolo ferme oyo soki alingi kokende koluka na ye miliki wana, akéyi koluka na ye miliki épayi bangombe wana.

Biloko ya komela, bazo teka yango awa bakokakola. Ba kokakola, eza na ba kopo nango. Bazo teka yango awa na super markete.

Kenakati express, kenakati wana sikoyo ba komi yango na langi ya mwindu express ba komi yango na langi ya mosaka eza logo.

awa nazomona mwasi azokanga foto azosala piblisite ya mafuta ya kopakola

Awa nazomona lokola bazoteka maki awa eza lokola maki bazoteka ngo na super market eza maki eza na kamwa plaquette yango bazoteka maki.

mobali moko azokende alati shémise ya kitoko amemi malete ne na mokongo ya mwindu alati pantalon na ye na sapatu azolinga bato basepelana yango mpo basomba yango eza fasho

Awa nazomona nzete ya pilipili eseboti pilipili, nazomona bambuma ya pilipili awa ba mbuma pilipili yango eza kaka na coulere ya ma ya pundo.

Bana classe bangumami bazosala propreté.

Molangi ya Bavaria, eza na langi ya pembe eza pe na langi ya motane namoni pe eza na langi ya bozinga.

Awa tozalikomona Bana mibale balati ba cashe nez Mwana moko aza mobali mosusu ya mwasi baza nakiti ya famille baza yaya na leki.

Awa nazomona eza buku

Awa nazomona bana ya classe, namoni eza bana ya classe bazo sakana na ba jouet na bango na classe.

Awa nazomona bilanga masangu, masangu ezali awa me ntango ya kobuka ango ekoki nano te eza nano ya mike.

Biloko ya kolia batie na sani, biloko ya kolia batie na sani baza pre mpona kolia biloko ya kolia donk ba prepare deja ezali awa eza nango mbisi na ndunda kwanga eza na pembeni.

Mobali oyo asalaka mosala ya politique, yango ba journaliste bazo poze ye ba question ba journaliste ebele batie ye ba micro bazo poze ba question.

awa nazomona eza ba coca-cola na kati ya ba boite ya mikuse.

Awa nazomona ndeke azo pumbwa aza likolo ya mayi, azopumbwa aza na mayi te, mais likolo ya mayi.

Oyo eza buku, buku ya bana kelasi.

Awa nazomona baza ba Avoca baza na mosala batelemi baza bavoka misatu ya mibale batelemi baza na mosala na bango

Awa nazomona bato bazosala spore na stadi namoni bato mibale na kati na bango basi mibale.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

Eza elamba mwasi azolakisa elamba azolakisa pe ketambala na ye alatina moto azolakisa bilamba oyo po bato basepela yango basomba yango eza fach nde azosala.

Awa namoni balakisi biso esika mokoboye na wenze bazoteka bandunda na pilipili pembeni

Awa nazomona bamarkere oyo ya bana-classe ya ecole primere bamarkere ya kodesine ba dessin na ba crayon ya kodesine ba dessin na classe nazomona mpe basizo ezali awa

Eza bis nazomona eza bisi oyo esalaka transport publike wana bisi nawana moni eza monene motuka oyo motuka y bisi oyo na moni eza monene namoni eza pe na langi ya bozinga, na moni eza pe na langi ya pembe, namoni eza pe na langi ya chokola donke telemi ezozela bapassager bakota bamema bango eza babisi ememaka bato na bavile memi bango na mosala.

Mobali oyo azopakola langi na restaurant azo decore restaurant.

Oyo eza bana bana baza awa baza en famille baza bandeko bazali awa bazokanga foto bana ango.

Ba pomade ya suki ya basi ezali awa na mafuta pe ya kopakola pe ezali awa ya mibali pe ya basi mafuta ya kopakola na nzoto.

Sapato ya bot ya mibali.

Mwasi oyo alati robe na ye ya kitoko, amemi pe saki na ye na lipeka alati pe sapato na ye alati robe oyo mpo bato ba sepela nango ba somba eza fasho.

Awa nazomona nzela ya train nzela oyo sikoyo ekendaka ba mboka mosika namoni Awa bato bazo tambola na nzela wana pe ba keyi KO zuwa train po eza moyen ya transport.

Bisi ezo tambola na nzela ememi ba passager, ba passager yango bazo kende nzela ekeseni ba mosusu bazo kende mosala ba mosusu bazo kende kosala mombongo ba mosusu bazo kende kotala bato.

Armoire eza armoire oyo ba bombaka ba verre na kati ba bombaka pe ba sani na kati na ba lutu ba bombaka yango Kaka na kati wana.

Mwasi oyo azo sala publicite ya Airtel, na moni bango nyonso baza ebele wana bato bazo sala ba publicité ya Airtel.

Bendele, bendele eza n'a langi ya motane, eza na langi ya mayi ya pondu eza pe na langi ya mosaka.

Bakati nzete ya monene, nzete yango nde bako balola yango ekomi mabaya.

Awa nazomona sapatu batiango na se eza ya lipapa eza ya lipapa mobali yakolata na ye yango mwasi pe yakolata na ye yango eza y lipapa ya mwindo, eza pe na mwalangi ya pembe.

Namoni eza ndako ya etage ya pembe namoni pe baloni bafololo awa liboso ya ndako ya pembe wana ya etage namoni bafololo yango eza na langi ya mayi ya pondu mosusu eza na langi ya mwindu.

Generateur eza neti kala soki koura eza te batiaka yango sikoyo kura epeli ba mwinda pe epeli na ndako.

Mibali oyo ba uti kosala spore baza ba boxer bawuti kobetana makofi batelemi sikoyo na entreneur na bango bazokanga foto.

Namoni bendele, bendele yango eza na langi ya pembe, eza na langi ya bozinga, namoni pe na kati kati wana eza na mwa kamwa forme moko ya pyramide eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya mayi ya pondu.

Awa toza komona mobali alati elamba ya liputa na cravatte na ngo atelemi liboso ya zamba ya matiti.

awa nazali komona batole eza bmabende batonga nao bandaku nazomona marto awa eza na coulere ya mosaka eza pe na coulere ya mbwe namoni pe basete ezaawa eza na coulere ya mbwe nazomona pe pince awa eza na coulere ya mbwe pe kaka na moni susu libende mosana coulere yambwe eza na mwi libende mosusu ya rouge ekangami

awa nazomona bakasa eza likolo ya nzete bakasa yango sikoyo esekauki na moi

Mwana mwasi oyo ba kangi ye suki ya mèche ya milayi, ba kangi ye chignon, bongo mosusu batiki yango milayi e kweyi sik'oyo awa liboso mosusu ekweyi na mokongo .

Eza ndako ya nganga kisi, eza na ba biloko na kati wana, nazomona ba molangi ya whiski, nazomona awa ba biloko ya mboka donc na ba ekeko oyo basalaka na mabaya donc nazomona eza ndako ya nganga oyo apesaka kisi ya bokoko.

awa namoni eza na supermaketi namoni eza livre bakomi eza na mwa bafoto na kati to mwa balivre wana ya moke batekaka na supermarketi

Eza bisi ya monene oyo ememaka bato eza biso esalaya transport ememaka bato me na mone eza ya kobeba eza ya kokufa etelemi.

Awa nazali komona mua fololo moko boye, eza fololo moko boye eza na makasa ya langi ya mai ya pondu, eza na fololo ya pembe, eza pe na fololo ya mai ya pondu, nazomonaka mua nzoi wana ya kitoko oyo epesaka mafuta ya nzoi wana eza pe likolo ya fololo yango.

bangombe mibale ngombe moko aza na langi ya pembe oyo aza na nsima aza na langi ya chokola

Amballage ya kisi , ba titié e kisi na kati ya amballage oyo .

Awa nazomona tableau oyo batiaka na ndaku na salon batiaka yango mingi mingi na salon na ndaku eza kaka art bakotiyango na salon pona décoration.

Awa nazomona bazoteka ba sapatu ya souplese eza ebele bazoteka yango.

Awa nazo mona ba bongisi bakiti awa. Ba bongisi ba kiti, ba bongisi pe ba mesa. Eza esika bato bavandaka. Eya neti kaka bare, po eza esika moko ba bongisi. Na moni mpe, payote wana boye. Batie mwa payote moko wana boye. Basi ba bongisi ba kiti, batie na ba mesa ba dekore.

Batu bazo kota na motuka bazo kende voyage, bazo kota na bus ya monene bazo kende na mboka mosika .

awa nazomona bakiti mibale eza ya mabende me eza ya kotelema eza na coulere ya bozinga eza pe na coulere ya motane

Buku, eza buku .

Awa namoni eza biloko yako lia batie na sani.

Bato bazo sala sport, balati bilamba ya mosala nango baza pe na entraîneur na bango.

Awa nazomona ba kopo ya mafuta ya kopakola eza ba produits cosmetique eza mafuta ya basi ya kopakola na nzoto.

Oyo eza oyo ba mekaka n'ango kilo na bango soki oza na combien de kilo , o mati awa ba meki yo kilo na yo soki oza na 60 kg, ou bien 70, ba meki yo awa bako yeba kilo na yo oyo oza n'ango na nzoto na yo .

Awa nazomona ba policiens namoni policien moko azo Melisa moninga naye bière Atiye mulangi na monoko po amela.

awa nazomona eza avio avion ango ezopumbwa eza likolo eza mpenza likolo ya mingi te me eza likolo

Ekeko oyo eza ekeko ya ba africain donke ekeko oyo eza nzambe ya ba africain oyo ya ba ndoki oyo eza ke ekeko eza na kindoki.

Nyama ya moke aza likolo ya likasa ya nzete.

eloko moko boye eza na lange ya pembe bakomgi mpe na langi ya pembe alli espresse eza pe na langi pe ya motane eza logo

Eza kongo pona moni awa eza congo oyo ba katakana yango bilanga, soki ozokata bilanga na yo osaleli yango oyo eza congo na moni mpe mosusu wana eza lupau eza lupau lupau oyo basalela yango moko soo bazotonga ndakwe, bamaso basalela yango bazosangisa nsima na zelo bani basala babrike wana ya beto eza ango na congo mpe ba kosobungisa yango matiti na lopango.

Awa na moni awa eza bato bauti kosala sport eza mibali bauti kosala sport sikoyo bazokanga foto balati pe bilamba na bango ya sport

Awa na moni bato balingi basala spore balati bilamba ya mosala na yango batelemi bazokanga foto

ambalage e agi ya kokoti na molangi ya plastique e agi ya kokoti eza kelengi

awa nazomona mwana mwasi moko boye zolinga robe oyo basombang azolakisa robe alati pe mwa bisite moko boye na kati azolinga mpe basomba pe biste wana

fruwi eza noir de koko

ferme ya otalon eza ya bana base eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya pembe

Mwana mwasi oyo bakangi ye suki ya kitoko mingi, bakangi ye suki ya meshe. Meshe yango siko eza na langi ya motané eza pe batié pe mwa ba perles na suka awa batié ba perles yango eza na langi ya pembé , eza suki ya meshe ya kitoko.

Eza étagere na moni eza étagere awa etagere moko boye eza awa eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya motane.

Awa nazomona nyama ya koba nazomone awa abimisi mutu na maboko kobango sikoyo aza na langi ya ma ya pundu aza pe na langi ya pembe

Awa nazomona bakisi ya komela eza bakisi ya komela eza na plakete nango eza nano nyonso nano bameli yango te eza nano nyonso eza ya sika.

Awa nazomona mutuka monene, eza bus ekendaka sikoyo na ba balie, ememaka bato ememi bango na ba balie, eza bus ya pembe eza transport publice.

Milangi ya champagne etondi na mesa

Eza na ndako a zambe awa na moni awa eza na ndako ya nzambe mpona moni pe sine na biso eza wana se nya kuluzu eza wana donk eza religio

Namoni mobali moko awa atelemi namoni mobali yango atelemi azokende kosala sports alingi akende kosala sport ya telemi asimbi bale me atelemi azokanga foto me alingi akende kosala sport

awa na moni eza bazungu nde batandi yango awa batie bazungu awa likolo ya mosusu eza bazungu ya koteka eza bazungu oyo bato balambela yango na ndako

Mboka ya congo brazzaville bamituka eza ebele na nzela na ba moto ambouteillage.

Eza bapolisi baza na mosala na bango me awa bavandi bazokanga foto eza forcemi

Bana ya ekole maternele. Bazo zonga ndaku, basepeli bazokanga foto.

Bato bazo sala sport, balati bilamba ya mosala nango baza pe na ba entraîneur na bango.

Eza bilamba nazomona bilamba ezali awa mannequin balatisi yango elamba eza elamba donk kolo magasin nde atie elamba wana alatisi yango mannequin mpo basomba ango azo lukela elamba yango ba client azolukela bilamba ya magasin na ye ba client donke eza fashu.

Awa namoni balakisi biso eza ndako ya etage wana na moni baloni bafololo na nazomona mpe bamituka ezoleka pe na balabala

Awa nazomona bakomi volvo eza marque ya motuka namoni pe awa eza na langi ya bozinga namoni pe libende moko eza na langi ya mbwe eza logo.

Awa nazomona motuka mutuka ngo sikoyo nde nazo monela yango euti na mboka, euti na mboka ezokendela vile po bato animaeel nazomona bato bavandi na nsima ebele mona nsima bavandi likolo yaba marshandise.

Bato bavandi bazokanga foto baza bandeko

Awa namoni eza mesa ya mokie, eza na langi ya mwindu.

awa nazomona biloko ya kolia batie na mesa eza biloko kolia eza nyama ya sauce

Ndako yango eza na portail ya langi ya mwindu, kasi nazomona mutuka pe ezo leka wana liboso motuka ya rava motuka yango eza na langi ya mwindu.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

Nazomona awa mobali moko atelemi namoni moningane pe aza kuna moningane wana azomona na bien te mais namoni neti bato oyo basalaka politique namoni moko aza awa azokanga photo.

Eza kisi oyo eza kopo ya kisi kisi ya kopakola soko ozobela makolo ozobela misisa ya nzoto opakoli armatisme soko ozobela ngo opakoli bapakola pe bakisi ya boye

nazomona awa ezali neti kamwa kabare moko boye eza bare eza na libanda basali decoration eza na bamesa mesa donke eza na coulere ya bozinga na bakiti za na coulere ya bozinga eza bakiti kaka eza libanda nano babongisi yango te me eza neti bare

awa nazomona eza ndako eza na clotire ya pembe namoni pe balona pe bafololo wana bafololo wana eza na lange ya ma ya pondo

Awa nazomona robe moko boye eza likolo ya ekeko namoni eza robe Yako teka eza pe monene pe molayi etiki nzoto eza na balangi ya moyindo, pondu, pe na lilala.

Awa nazomona bendele bendele yango eza na lange ya motane eza pe na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu

awa nazomona ebale ya monene nazomona namoni bato bazokumba pirogue

Taxi bisi na moni awa eza taxi bisi eza bisi ya monene eza bisi ya transport ezomema bato bisi yango za na langi ya bozinga, eza pe na langi ya pembe, na moni pe bato batelemi wana balingi bakota na bisi bakende eza transport piblike.

tata oyo aza na bana na ye mibale aza na mwana mwasi na mobali bazokanga foto

awa nazomona eleko moboye esali ronde ya mwindu na moni pe bav mibale v moko eza na lange ya longondo v moko eza na lange ya mwindu

Mobali oyo asalaka mosala ya politique, yango wana ba journaliste bazo poze ye ba question azo reponde.

awa nazomona motuka ya bisi oyo ememaka bato eza motuka ya transport bisi ememaka bato na moni pe bis yango eza na lange ya ma ya pondu eza pe na lange ya pembe

bato basalaka politike baza na mosala bazosala

Awa nazomona ndako ya immigration eza na lopango ya pembe, eza pe na portae eza na culere ya bozinga namoni mpe banzete kuna ya monene eza pe na makasi ya minene likolo.

Eza ekeko namoni eza ekeko, ekeko yango eza na elongi ya mobali eza ekeko ya mobali.

Bana klasse baza na molakisi na bango

Awa nazali komona eza na kabare esika batekaka ba masanga ya vigno, nazomona ba vigno batie yango na armoire.

awa nazomona kamway ndako wana ya mobilemani moto ya mobilemani aza wana azoteka pe batelefone oyo ya smart

Kolo magasin oyo azo lakisa chemise oyo na moni pe chemise mosusu eza kuna pembeni azo lakisa chemise oyo mpo bato ba sepelana yango basomba ngo eza fashe chemise yango eza na langi ya motane, eza pe na langi ya pembe, eza pe na langi ya mwindo.

Awa nazomona robe moko boye bazoteka eza robe ya basi balatisi yango na maneke moko boye na magaze bazoteka eza robe ya liputa eza na kulela mai ya pundu, eza na mwa kulela na kati ya shokola, pe ya mwindu eza robe ya molai ya liputa ya maboko milai.

Awa nazomona eza lokola bazoteka nazomona bazoteka ba fruit awa, bazotekaka biloko ebele, bazoteka pe basongo, makemba na ba carotte.

Eza bana mibali oyo na moni bango awa bauti kosala sport ezomona na batoki bauti osala sport bana mibali oyo moko alati bazali ba sengle moko alati sengle eza na lange ya bozinga eza pe na lange ya mundu, eza pe na langi ya pembe mosu alati mw sengleis eza na lange ya mosaka, eza pe na lange ya mundu alati pena kilote eza na lange ya mundu.

awa namoni bato ebele namoni sango azali hawa namoni mpe bato ebele namoni mpe soda moko aza wana

Awa nazomona bafui eza na lange ya motane, namoni pe kasa moko eza wana boye eza na lange ya ma ya pondo.

Biloko ya koliya biloko ya koliya na pili pili likolo.

Awa nazali komona mutu moko boye azomonana malamu te, azoteka ndunda babengaka petit poid, eza petit poid batie yango ebele na lungu azoteka ango, na moni ka mua kopo moko eza wana oyo azotekala yango azo mesure nango, eza kaka mua moko ya mai ya pondu.

Awa nazomona bato bazosala spore mibali bazosala sport, balati bilamba na bango ya mosala.

awa nazomona bato bazobeta bale baza na terrain esika basalaka spore na moni balati belamba ya mosala yango bazobeta bale

babisi mibale bisi moko ya monene na bisi ya moke nyonso esalaka transport publike oya moneneealnya bozinga eana lani yaee oyo moke eza na langi y ma ya pondo eza pe na langi ya pembe

Ndako ya monene, eza pe kitoko ba lona mpe ba pelouse na kati ya lopango wana.

Batu baza na bar bazomela masanga mibale mibale balati maneti mosusu alati maneti te.

Eloko oyo batimolaka nango mabele.

Awa nazomona camion oyo ememaka ba sac ya pembe ,ebele eza na kati ya camion eza neti ba sac ya makala bongo sikoyo bato baza likolo pe bafandi pe likolo ya ba sac wana likolo ya motuka, bato baza na likolo wana baza mine.

bisi etelemi mibale mibale bamati kuna na likolo bake kodonke bato baza na kati ya bis

Pommade ya suki, pommade ya suki.

Ndako yango badekore yango fenetre na porte eza na langi ya pembe eza pe na langi ya lilala eza pe na langi ya mosaka.

Eza bendele, bendele yango ya biso eza na langi ya bozinga, ezali pe na langi ya mosaka, ezali pe na langi ya mayi ya pondu, eza bendele na biso ya mboka eza ya Rwanda.

Batu babimi , na kati ya taxi voiture eza gare ya ba taxi voiture na ba taxi bus.

Bana classe na moni eza bana classe bavamdi na bango ,bazotanga na moni molakisi na bango aza kua na liboso azotangisa bango na moni eza bana classe bazotanga bana bakale na bango na maboko bazokoma.

Awa nazomona produit cosmetique ya bana-basi eza mafuta, wana ya kopakola bana basi mafuta ya choko nkombona yngo carolite eza na coulere ya mosaka kopo ango eza pe na coulere ya lilala.

Nkoy a kangi mboloko na zamba a lingi a lia ye .

Eza ndako ya nzambe.

awa eza esika basalaka basodoo ya congo braserville awa nde esika na bangwa ya mosala

Awa nazomona bato ebele baza lokola ba home politique bamibali balati ba costumes ya mbwe na chemise ya pembe na cravate ya motane namoni pe mama moko alati libaya na liputa eza na couleur ya mosaka eza na couleur pe ya mai ya pondu eza na couleur pe ya bozinga namoni pe mobali moko alati chémise ya pembe eza na couleur ya mai ya pondu alati pe pantalon ya mwindu.

Awa nazomona bana-classe ya bana-mike mwana mwasi moko ya mwana-moke ya classe alati chémise ne ya pembe na jype na yeya mwindu na sandal ne ya pembe mwana mosusu ya klasse alati chémise na ye ya uniforme ya pembe alati pe jype na ye ya mwindu amemisaki na ye na mokongo ya mwindu na suplese ya muindi

Awa nazomona lokolo moko ya sapato ezaka lokolo moko.

Awa nazomona ba fleures moko boye eza na couleur ya mosaka sikona ba fleures wana ya likolo eza likolo nango na moni ba insectes moko baza neti nzinzi, mais eza ba nzinzi te neti ba nzinzi .

Awa nazomona zungu oyo balambelaka mais zungu yango nazomona eza nzungu moko electronique.

polisi, polisi etelemi awa motu moko pe aza na polisi wana alati bilamba civile me ye pe aza polisier ndenge nazomona aza polisier baza bapolisier nde bazali awa balati bilamba ya mosala na bango batelemi bazokanga foto.

mafuta ya kolambela ya huille eza na ba bidon oyo eza pe na ba carton ya biloko mususu. omona batomati carato eza awa ya batomate ya kolambela na sake ya loso peza basake ya loso.

awa naamoni lokolo moko ya sapato ya mibali me eza lokolo moko kaka ya sapato eza ya mwindu eza pe na balasin eza soulie

awa nazomona eza tibe ya kisi kisi eza na kati ya tibe oyo

mutuka eza taxi voitire chofere azoluka bacliyen mutuka yango eza na lange ya pembe eza pe na lange ya ma ya pondo

Awa nazomona biloko ya koliya, nazomona balambi sauce ya nyama batie na saani, namoni pe bakolia yango na eteni ya kwanga eza wana pembeni.

awa nazomona mwana classe ya mwasi azokoma na tablo

Plakete ya kisi, eza plakete ya kisi plakete wana ya kisi batiaka mwa ba kisi ebele na kati yango wana eza wana eza plakete ya ba kisi donc ba komprime eza na kati.

Awa nazali komona ba produit cosmétique ebele batandi yango na magasin bazoteka eza na ba couleur ya motane, na pembe eza na ba couleur ya mayi ya pondu esangani na pembe, bozinga , ya lilala , pembe esangani na motane, na couleur ya pembe, mosusu eza na couleur ya mayi ya pondu na pembe.

Motuka ezo leka na bala bala eza motuka oyo ememaka ba mabanga, soki ememi mabanga te ememaka pe ba zelo.

Awa nazali komona ba sapatu ya mwindo batie yango ezali lokola eza na zando.

Bato bazosala sports eza mibali bazosala sports ya karateka balati bilamba ya mosala na yango bazosala sports n'a salle spore

Awa namoni bakomi na langi ya bozinga, bakomi kaka Green, namoni mpe bakomi pe awa na langi ya ma ya pondu, na langi ya pempe mpe ezali, eza logo.

awa eza ndaku eza wana eza ndaku na moni e kozala restaurant eza restaurant mpo ba prepare ba mesa na baketi wana na ndako yango eza restaurant

Mobali oyo asalaka mosala ya politik avandi azoloba discours na molangi ne ya mayi pembeni azokanga foto.

motuka ya rava fo ya pembe na yango ya bajaponais

Awa namoni eza na mboka namoni ba ndako ya mike mike nazomona pe zamba kuna na nsima na bango nazomona pe ngomba.

Biloko ya kolia nazomona biloko kolia awa biloko ya kolia eza wana ba prepare ango deja na mesa na sani na moni eza ba mbisi eza wana balambi ba mbisi kitoko ba kalingi yango kitoko na mwa pilipili eza wana pembeni na kwanga eza nango wana donke eza biloko kolia ya elengi makasi.

Harmoire ya pembe oyo batiaka television na salon na ndako.

Awa nazomona mobale moko boye ya misilma alati robe na bango wana ya bamisilma ya zambala alati pe balipapa wana oyo mibale balataka.

mesa kiti pe eza na pembeni wana eza kiti ya molai ezaka po eza ya mabaya eza wana na kiti mosusu pe ya mabaya pe eza na pembeni wana eza na salon salon ya ndako

Awa nazomona ambalage ya kisi ezali awa me siko kisi eza na kati kuna nayebi yango te po ezomonana te me nazomonaka eza ambalage ya kisi.

awa nazomona monema ya mobali moko boye namoni sikona nsima na ye kuna nzete nzete yango eza na makasa ebele

awa nazomona kiti ya fotei nazomona yango eza kaka moko eza kiti ya fotei eza na langi ya mbwe namoni eza na bakusen yango bakuse yango eza na langi ya pembe eza pe na kamwa langi ya bozinga

Mobali oyo aza musala naya azo sala mosala na ye mosala ya politique namoni azala bureau naye azosala.

Na moni awa bana basi batelemi mwana mwasi moko alati chemise ya pembe ya maboko mokuse atie plante ya chokola akangi mpe kitambala ya mwindu kitambala ya mwindu yango eza couleur ya pembe alati pe pantalo ya pembe alati pe lipapa ya mwindu moninga na ye alati robe ya pembe alati mpe kitambala ya motane eza ana mwa culere ya pembe alati pe sandale ya chokola

Sapato ya souplesse mibale, eza ya mibali, eza na langi ya chocola, ba lassets pe, eza na langi ya pembe, eza mibale..

Babiju shannet awa eza mibale eza shannete ndenge nazomonela eza ya oro eza chennet na medaile ,yango namoni pe moto moko awa alati bag na mosapi eza babiju

Bendele, bendele oyo eza na langi ya motane eza pe na langi ya pembe.

Awa nazomona molakisi aza na kati ya kalasi azotangisa bana kalasi, bana kelasi bavandi ebele na kalasi bazotanga.

Biju ya basi oyo oyo eza ya basi balata na loboko okwa gormet.

awa nazomona mibale bazosala sport balati bilamba na bango ya mosala na bango

Awa nazomona bato mibale bazotindika pusu, moto mosus aza liboso kuna na mosusu aza na nsima bazotindika pusu awa namoni pe muduka moko pe ya transport kaka eza mine bis ya transport eza na langi ya ma ya pondu, eza pe na langi ya pembe.

Eza ba nzete nazomonawa eza na zamba me zamba yango eza zamba moko ya kitoko mingi eza zamba ya propre eza banzete, babongisa banzete ya zamba eza na zamba na moliwa baa matiti eza ebele na se.

Mokonzi ya mboka ya Congo brazza ville Président Sassou ngweso .

ndako ya etage na moni eza baapartemat 6e apartemat eza na bachambre yango ekozala ba 4e chambre bato bakozala pe ebele kuna na kati bazofutela

awa nazomona paquarte moko ya monene eza na nzela nazomona balabala nazomona pe mituka mibale eza pembe na para4ate wana ya monene

Awa nazomona lokolo moko ya sapato ya basi eza mibale te ezaka lokolo moko ya sapato.

Awa namoni balakisi biso eza esika mokoboye eza bana kelasi mwana nyoso azotiya loboko likolo ys lipeka ya mininga naye

mibali mibale bazali awa bauti kosala spore balati bilamba ya mosala n yango batelemi bazokanga foto

Awa nazomona basi mibale baza na kati ya mai eza ebale moko ya moke na moni ba mama oyo bayaki na mai oyo po basokola.

nganga azokosa mwasi oyo azokotisa ye milimu mabe

Milangi ezali awa eza milangi ya mafuta ya kopakola ya basi, eza produi cosmétique akoybsimafuta oyo ekomisaa basi emibali mpe balingaya choko bapakolaka yango te.

mobale oyo azosala sport mwana mobale oyo azosala sport abwaki ndembo likolo

Emballage ya Kisi super appétit.

Eza zamba me mwa nzela moko eza na kati eza zamba

Awa nazali komona libende moko boye eza na se, eza likolo ya mabaya moko boye oyo batongaka yango ndako eza libende ya ba maçon basalelaka.

Awa nazomona mutuka ya monene ya V8,bazoteka yango namoni bakomi a vendre motuka yango eza na langi ya mwindu.

bauti osala spore na moni eza bato bazaka mibale bauti osala spore baza pe na albitre na bango ke ezali wana namoni balati bilamba ya mosala na bango

Eza emballage ya kisi, soki oza na peti ya kolia te omeli kisi oyo ozwi apeti mbala moko ya kolia.

bato basalaka politike batelemi bazokanga foto mbula ezonoka

Cocoti, ba pasoli yango, e zalaka kitoko ezalaka na jus n'ango e zalaka elengi, eza fruit ya kitoko .

Awa nazomona eza verre ya masanga batie marola na verre.

Ndako ya etage, liboso ya ndako ya etage wana eza na jardin, bafololo ango eza na lange ya pondu.

Awa nazomona congelateur ya monene ya pembe eza congelater ya monene machine oyo esalisaka bato pona kotiya biloko nakati po biloko ekoma malili

Mwana-mwasi oyo alati robe atomboli sakosh likolo azolakisa robe oyo alati na sakosh na ye oyo asimbi mpo bato basepela nango basomba.

Awa nazomona nzizi eza likolo ya fleur aza na couleur yalangi yamosaka na couleur yamayi yapondu

Bendele, bendele oyo eza na langi ya mai ya pondo, eza pe na langi ya motane, eza pe na langî ya mosaka. Eza bendele.

Ad ba komi yango na langi ya pembe pe m ba komi yango na langi ya longondo, likolo kuna na moni langi eza kuna na likolo kuna, eza na langi ya mai ya pondu, eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya motane, eza logo .

Awa nazali komona bana ya mike baza na klasse balati lokola tomwa ba varesse moko boye ya rouge eza lokola uniforme te ezali neti varesse ya sport.

awa nazomona milangi mibale ya mafuta awa eza mafuta ya suki ubapakolaka na suki bana basi

Awa nazomona sapatu ya basi eza sandale eza sapatu ya basi ya kobima na yango sokokene, etika na mosala obeke na ndako ya nzambe olati yango eza na langi ya shokola.

Bato bazosala sport balati bilamba ya mosala na yango.

Awa nazomona kaka lokolo moko ya sapato eza mibale ete ezaka lokolo moko na moni eza suplesse me ba lasse yango nazomona ngo te !

awa nazomona basoda baza na kati ya zamba bazokita na montagne balati tene na bango ya mosala ya kisoda baza pe na mandoki baza na bitumba

Molangi ya biere nkombo nango Ngok 242, eza molangi ya biere bato ba melaka azo mela na ye.

Awa nazali komona esika moko eza lokola parking ya ba mutuka sikoyo libende moko eza wana oyo bamatisaka wana po ba mituka eleka soki ba mutuka eleki libende wana bakitisaka mosusu bakangi nzela.

Sapato ya basi eza talon ezaka lokolo moko.

Bendele yango eza na langi ya mayi ya pondu, eza na langi ya mosaka, eza pe na langi ya motane .

Mbeto eza pe na garde robe wana pembeni.

Ba taxi voiture ezoleka, na ba mituka pe ya bato privé ezoleka. Bazo tambola bato mosusu bazo kende mosala, bato mosusu bazo kende kosala mombongo. Bato mosusu bazo kende ba nzela na bango moto na moto azo kende nzela na ye.

Soda atelemi azopepa loboko amemi bonduki baza mibale.

Lokolo moko ya sapatu ya souplece eza na langi ya chokola, eza pe na langi ya mwindo, eza pe na langi ya pembe, eza na ba lase na yango.

ebale ya monene eza wana na pembeni, ya monene na fololo ya nzete eza na langi ya mai ya pondu eza na jardin.

Awa nazomona biloko ya kolia, namoni mbisi, namoni pe mwa pilipili moko wana pembene ya mbisi, namoni bakati ba ognon likolo wana boye citron ndunda pe namoni etikali kaka baya na loso.

Nyama ya moke eza na lange ya motane eza pe na langi ya moindo.

Biloko ya kolia, hambourger eza wana na frittes, na salade .

Eza garde robe, eza garde robe oyo batielaka bilamba na kati otie yango na chambre ozotia bilamba na kati eza pe na miroir oko mitala pe oko mitala soki olingi na miroire.

Sapatu lokolo moko ya sapato eza sapato ya basi eza kaka lokolo moko.

Awa nazomona bendele, bendele yango eza pe na langi ya bozinga, eza pe na langi ya motane, eza pe na langi ya pembe.

ndaku eza ndaku nano bapakoli yango olangi te bato nyoo kaka bwe me bapakoli yango olangi te pentir batie te

Awa nazomona fruits moko ezali awa namoni eza na langi ya motane esi eteli eza kaka moko eza mibale te.

Awa nazomona carton ya kisi ya komela, kombo ya kisi eza ibukap

Bato oyo ndenge nazomonela bango baza banganga mibale mibale oyo baza baganga baza banganga soki ozobela okokende kuna pe bapeso bakisi pobika me okobika na o te po baza banganga baza bandoki bakosaka bato

Awa nazomona mibali mibale basimbi malete moko, namoni mobali ya mondele alati cash-nez, namoni pe mobali ya moto mwindo ye pe alati cash-nez, basalaka mosala ya politiki bango nyonso basimbi malete moko.

Awa nazomona eza ba beignes batiye na sahani, batiye babenye na sahani bazwi pe sahani mususu ba tiye sahani ya madesu batiye likolo ya sahani ya ba beignes.

bisi ekufi etelemi na nzela bisi esalaka transport

Eza ndako ya etage nde nazomona awa nazomona ndako ya etage ya molai eza etage.

Mwana, ya moke ya mobali avandi. Asimbi maneti, azo kanga foto.

Awa nazomona bato batelemi bato mikolo misato mibali balati ba kashine ya pembe moko na bango balati kashine ya koleka bozinga na moni pe mwana moko ya mwasi aza wana na mwana mobali ye pe ya moke batelemi basimbi mai milangi ya mai ya moke.

oyo nazomona eza nkopo ya mafuta ya suki na kopo oyo mafuta ya suki nde eza na kati ya basi

Awa nazomona buku moko boye, eza awa.

Awa nazomona mafuta ya kopakola ya mibali pe ya basi nazomona pe pomade ya suki oyo basi bapakola na suki awa nazomona pe produit defrisa yobasi badefizaa suki po suki ezala pete eza ba produit cosmétique

Awa nazomona mwana mwasi alati biloko matoi, ebele ya bavisi babiloko matoi wana mike mike na mosu ya monene.

eza taba meme na moni eza taba taba zali awa na moni pe kiti moko eza kuna doke na moni eza taba eza na kati ya lopango

Ba taba, ba taba bazali awa moko atelemi ba misusu bavandi eza bataba.

masangu eza nano ya mobeso.

Eza perrique nde bazoteka awa ndenge nazomonela eza perrique bazoteka perrique yango balatisi yango pupe bazoteka perrique oyo.

Motuka ya monene, motuka oyo e kendeka na ba mboka mosusu e kendeka ba mboka mosusu e memi ba biloko ya koteka, e memi ba sacs ya loso, e memi ba sacs ya sukali , e memi pe ba sacs ya mungwa, eye koteka na boka mosusu .

Awa nazomona mobali moko boye aza technicien azo bongisa robinet ya mayi ekufaki alati bilamba naye ya mosala ekoti na mutu azosala robinet.

Bandunda eza na kopo bateka yango na ba super market na moni eza bandunda y carote eya na kati namoni pe petipo eza na kati

Eza ndako awa na zomona eza ndako ya leta eza ndako ya leta, eza ndako oyo bato bakendeka kozwa badoki bake basengi badoki ya bapasseport bapesi bango

Awa nazomona monima ya mutu moko boye, mutu yango azaka soda alati teni na ye ya basoda eza na coulere ya bwe alati pe chapeau eza pe na coulere ya bwe, laipsapato eza na coulere ya mwindu monima ango batiango likolo ya libanga moko bo eza na coulere ya pembe ezaa culere ya bwe, banzetan eza na bakasia ma ya pondu.

awa nazomona moto ya mwendo nazomona pe moto moko atele mikuna misika aza lokwa mwa mobale

Eza logo ya Christian louboutin ya ba langi ya mwindo na pembe

awa nazomona bandeke bazopumbwa baza misato bandeke bazopumbwa baza likolo ya zamba

Mobali oyo azosala politik aza na mosala azosala politiki aza na bureau na ye.

awa nazomona bato e batelemi na balabala bazozela bisi e donke bato ebele batelemi na balabala bazozela bisi ya transport po bakende esika bazokende

Awa nazomona eza bato babinaka badansi wana ya mboka balati bilamba ya mosala yango ya kobina.

Awa nazomona milangi mibale ya masanga, nazomona milangi mibale ya masanga ya primus

eza bana klasse na moni bana classe awa bavandi na klasse eza bana ya mite eza bana ya maternele bavandi na bango bazotanga na classe bazai na klasse bavandi na bango bazotanga namoni pe molakisi na bango mpe azali wana na pembeni mwana mwasi moko boye aza na ye wana na pembeni molakiiaganisaangomolakisi na bango wana mama wana na moni elati shemise ya pembe eza na langi ya pembe na moni elati mpe jp na ye eza pe na langi ya motane

Batu baza ebele na balabala, bato baza ebele na bala bala ba memi mikumba na bango ba misusu bamemi matela ba mosusu bamemi ba valise na bango na ba sac na lipeka baza ba réfugie bazokima bitumba.

Awa nazomona mutu aza pompier alati bilamba ya musala ya motane eza pena couleur ya pembe.

Awa namoni balakisi biso ba oreiller mibale ya mbeto baoreiller yango sikoyo eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya mai ya pondu eza pe na langi ya pembe

Awa bazoteka biloko ya kolia mafuta ya l'huile ya kolambela ba onion mayonnaise na ba poavon matungulu na ba tomate.

Mwasi oyo azolakisa robe naye alati na foulard naye alati na motu azolinga bato basepela na yango po basomba yango eza fashu.

ana nazomona sapato ya basi eza neti lipapa eza sapato ya basi

bafololo bakonaki bafololo awa eza ebele me ezaka na langi moko eza na langi ya mai ya puno

Zone militaire de defense n9 na brazaville eza biro ya basoda.

Awa nazomona suki ya mwasi, mwasi ba bongisi ye suki ba planter suki ya shinyo.

Basi balati bilamba awa ya kitoko basi yango ba telemi mibale bazo kanga foto.

bato bazosala sports ya karate balati bilamba ya mosala na yango.

Kisi eza bakisi na moni eza na plakete yango.

na mone eza bilo a rolia fuffu eza wana na moni pe baprepare pesani ya pondina likayabu na moneka ya bilo ya rolia bongisa wana mesa

Ba beigne bâtie yango n'a mesa.

awa nazomona bana basi mibale bazokanga foto baza ifamille na moni bakokani baza ya na leke

Bendele eza na langi ya motane, eza na langi ya pembe, eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya mosaka.

mwasi ya miserma alati sharia bilamba na bangwa ba musilma auti kosala shoping azolakisa pe sapato na ye alati po bato basepela a yango basombaango eza fashu

Bazo teka biloko awa na zandu bazo teka ba cocombre, bazo teka ba paipai, bazo teka pe ba oignon, bazo teka pe ba pipipili, bazo teka kaka biloko ébélé.

awa nazomona bana mibale mibale bazosala sport bazobeta bale balati bavarese ya culere ya mbwe mwa batricoe aga maboko milai na kilote

molangi ya plastike ya mafuta yakopakola namoni misapi ya moto moko boy asimbi yango mafuta yango mobale okopakola yango toko mwasi pe akoki kopakola yango

Bana classe bazo tanga baza na classe bazo tanga molakisi na bango mpe aza kuna liboso azo koma na tableau, sikoyo bango bazo copie biloko oyo azo tangisa bango po azo koma.

Awa nazali komona bajur eza na chambre na mozomona bajur yango eza na kolere ya chokola, eza pe na kolere ya pembe, eza pe na kolere mwendu na moni na mire ya chambre wana eza tablo moko boye eza wana eza na kolere ya mbwe.

Ba soldats bazo sala entraînement na zamba ya ko bunda bitumba . Soki ba ke na guerre ba bunda bitumba yango malamu.

Etage ya mulayi motuka sik'oyo ezo leka wana liboso ya étage wana . Motuka yango eza na langi ya lilala, na moni pe motuka mosusu eza na pembeni kuna pe eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya pembe . Ndako ya étage yango il faut ezala kaka hotel ya mulayi ya munene .

Awa nazomona ,eza esika ya basalaka bamesa na ba keti ,namoni eza esika ya baminisie esika basalaka mosala na bango.

Awa nazomona motuka ya monene etelemi eza camion eza na lange ya lilala, eza pe na lange ya mwindu.

awa nazomona eza bapolyticien batelemi bazomikanga foto

Awa nazomona eza kamwa molangi moko ya moke ya kisi, ezaka molangi ya moke ya kisi eyango namoni misapo ya motu mo boye esimyango, esimbi yango po ekwea te.

Becykle namoni bakomi yango na langi ya pembe namoni pe langi ya mwindo eza logo

Awa nazomona ba fleur eza na jardin nazomona eza na couleur ya mayi ya pondu, ya longondo, eza pe na couleur motane.

Awa nazomona bato oyo basalaka sport namoni bazo pesa bango mbongo mpo bagangnaki awa namoni balati bango pe bamedaille bato mosusu baza pe wana pembe na bango

Eza bendele na moni eza bendele bendele yango sikoyo eza na langi ya motane eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe eza bendele ya mboka.

Lokolo ya sapato, eza lokolo ya sapato moko eza ya basi eza kaka moko eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya pembe.

Ba décorer salon na kati ya ndaku. Salon ekomi kitoko, ba kiti kitoko, na mesa .

salade namoni pe mashine ya salade mashine yango eza na lange ya mwindo eza pe na lange ya mai ya pondo

nzela na ndako .

Awa nazomona bendele, bendele yango eza ya République démocratique du Congo.

Eza bilok a kolia namoni batiesoso batie pe salade wana namoni batie pe fufu eza bilok a kolia na moni mama moko avande wana azolia

awa nazomona eza bato baa a dako eza ndako ya se bato baza na lopango na ndako yase ndako yango eza abapakolalangi ya mai ya ponu na pembe eza pe na omwa langi moko ya chokola na moni eza motu atelemi alati shemise moko ya maboko milai ya chokola na pantalo ya mwindu na moni pe mosusu pe alati neti mwa chemise yaya maboko milai ya mwindu na pantalo ya pembe

ndako bafololo pe ezali awa bafololo ango eza na langa ma ya pondo eza nzela na bamotuka peza kuna

na moni awa basani batie basani ya pembe batianko neti likolo ya gas basani wana sikoyo eza groupe mibale basani sikoo eza ya pembe batie molongo na kati sani wana eza neti d parti eza sani moko ya pembe me eza ebele basani yango eza na badesse ya baflere ya motane eza pe na bafleres ya badesser ya mai ya pondu eza pe na ba desser ya fleres ya mosaka na basani mosuku nde eza na na kolere ya mosaka pe na kolera bozinga sani yaa

Pancarte eza awa eza na nzela, bazo sala publicité ya western union .

eza nzete nazomona awa eza nzete ya mbila namoni nzete ya mbilango pe eseboti bambuma ya mbila mbila oyo ebimisaka mafuta mafuta ya mbila oyo mafuta mbilo tolambelakayngo to bando olambela yango na zai eza mafuta ya mbila oyo balambelango biloko olia batika na pundu olabango mpena biloko nyonso

Bakomi na tablo, sikoyo molakisi azotangisa bana classe na tablo ndenge akomaki azotangisa bango.

mwana mobali oyo aza na salon bakati esuki batie ye molongo na suki na motu na ye eza modele ya suki bakatiye

awa nazomona eza bato oyo basalaka politiki bavandi awa bazosala mo mosala na bango ya politike

Biloko ya matoyi complet na bag nango na medaile ya chenet.

Nazomona mesa awa mesa yango eza na langi ya mwindu eza mesa batiye kalculatrice moko wana likolo ya mesa wana ya mwindu nazomona pe bakiti pe eza wana bakiti ezaango wana eza na salo ya ndako donc ndako esika bato bavandaka eza na salon

awa nazomona bamasangu eza na mbalage na yango nazomona bazoteka masango na supermarket

Vitamine ya suki ya basi basi batiaka ba vitamine oyo na suki soki oke na salon batie yo vitamine ya suki produit cosmetique eza produit cosmetique.

Bana classe baza na classe bazotanga.

milangi mibale yatanga wisi

Awa na moni mibali batelemi bazosala mosala ya politike na moni baza na mosala

OYO aza nganga apesaka bato bakisi ya bokoko soki oza maladi oke kuna apesi yo bakisi ya bokoko azokosa yo kaka.

Furu ya nanas eseteli balingi bale yango eza kitoko.

Eza kechup oyo eza kechup batekaka ngo na super market eza keuchup Oyo baliak'ango na ba frite na nyama ebenya ba frite oli yango na na soso etie kachop na yo.

Awa nazomona mwana mwasi awa aza na mashine oyo etongaka bilamba.

Bendele yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya mayi ya pondu eza pe na langi ya lilala.

awa kasi nazomona awa bana moko boye bazaliy bazomela mai bazebele me namoni ba sterne eza likolo na bango awa ba sterne wana eza misato moko eza na culere y mai ya pundu mseza na culere ya mosaka nanisms eza na culere ya motane bana baza wana bazomela mai namoneka mwa kantine moko eza wana ya coulere ya mosaka

Awa nazomona eza bilanga ya bandunda eza bilanga esika bakona bandunda nazomona bandunda eza awa ebele na bilanga.

mwana-mobali oyo azobeta bale alati bilamba ya mosala yango ya motane na sapato eza na lange ya mosaka

awa nazomona ebelnamoni ba masere awa namoni mpe bana mibale mosusu baza pe wana baladi mpe bashémisa pembe na bacravate ya mwendo namoni mpe bana y misat bazali aya mibale ya mikena moko ya mwasi

Eza awa bakomi na lange ya mwindo, bakomi kweni na se wana bakomi cafe donke namoni mwatase moko wana boye ezobima milinga donke bazosala publisite ya kafe eza logu.

Biloko ya kolia batie biloko ya kolia na sani.

Awa nazomona ba kopo ya mafuta bazo teka yango na super market eza ba kopo ya mafuta ya kopakola ya bana eza ya kopakola eza pe na o ya bato mokolo.

Biloko ya kolia mbisi ya kokalinga na makemba ya kotela bakalingi yango na mafuta na citron pembeni.

Marteau, ba pinces, biloko ba salaka n'ango armoire, ba menuisier ba salaka n'ango armoire ou bien ba kiti ou bien na ba mesa .

awa nazomona bendeleawa nazomona bendele eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya ma ya pondu eza pe na langi ya motane

Motuka ya monene e telemi Alexas, eza na langi ya bozinga .

malala eza malala ebele batiango na kitunga eza a koteka ndenge na moni malala ngo eza na langema ya pondo

Mutuka eza mutuka pembe

Motuka oyo eza motuka moko ememaka bazelo ememaa pe bamabanga ya kotonga ndako emema mpe bazelo oyo bazelo oyo etongaka ndako bazelo basanisaka na sina bamaso basangisaka bazelo na bansima po batonga ndako na mone motuka yango eza na lange ya lilala eza pe na lange ya bozinga na ya pembe.

Awa nazomona livre. Na livre yango sikoyo eza na bafoto ya canare na kati. Ba canare yango sikoyo, namoni yango eza na ebale ezo sakana na ebale. Ba canere yango eza na coulere ya pembe, eza pe na coulere ya mosaka, ya mwindu. Eza pembeni na ebale.

Awa, nazo mona eza biloko ya kolia batie na sani ya pembe. Na moni eza ndunda, basali ndunda oyo ya mai-mai wana basali yango, batie mwa poisons. Na moni eza batie pilipili ya mbuma, pilipili misato. Eza pilipili eza na langî ya mai ya pundu. Namoni pe on dirait batie ba buma ya aubergine oyo wana ya mikie, ezalaka bololo, mais ezalaka kitoko, ezalaka elengi.

Awa nazomona ka mwa nzete moko boye nazomona sikoyo mbinzo eza likolo ya nzete wana ezo mata na nzete wana.

awa nazomona bandako ya etage awa ebele nayebi te mosala basalaka na kati me namoni eza bandako ya etage

Mibali balati bilamba okokana balati ba chapeau ya motane balati ba treko ya motane eza penaka na mwa lange ya ma ya pondu balati na bapantalo ya jene bazoseka bazokanga foto

Bato bazokima bitumba bameiba biloko na moto na babido bakimi mboka na bango bitumba.

motuka bato baza na kati ya motuka yango motuka eza na langi ya ma ya pondo eza pe na langi ya pembe

Awa nazali komona milangi misato ya masanga ya mayi ya pondu kombo ya masanga ango ngoka.

Yaya ya mwasi, ba kangi ye suki ya minene ya ba mèches ya milayi, aza na ba leki na ye, bazo kanga photo .

Bendele oyo ezali na langi ya mosaka etoile na moni na kati kati wana etoile eza na langi ya mayi ya pondu, eza pe na langi ya motane.

awa nazali komona poubele nazali komona pe libanga ya monene nazali komona pe matiti matiti ya mai ya pondu na lezard.

sapato yabasi lokolo moko sapato ya basi eza na langi ya motane me ba lasin yango eza na lange ya pembe

Awa nazali komona baproduit cosmetike donke oyo tobengaka na lingala mafuta ya kopakola ya suki.

mobali oyo alati chémise na ye eza na lange ya mosaka alati pe mwa channete na ye alati pe mwa eloko nye na loboko alati pe pantalona eza na lange ya mbwe alati pe lipapa na ye eza na lange ya mbwe eza pe na lange ya pembe eza fashu

Bato bauti kosala sport, ba lati bilamba ya mosala nango. Ba mosusu ba telemi ba mosusu ba vandi basimbi ba balon bazo kanga foto.

Bébé balatise bilamba ya kitoko trico na kilote na bashosete bazolinga bato basepela na yango mpo basomba yango eza facho.

Awa nazomona basi misato awa baza ya famille, namoni basimbani, batelemi awa bazolinga basomba mbisi ya mayi mosusu pe avandi na ye kuna balingi basomba mbisi ya mayi.

Sapatu moko ya basi, ezali kaka lokolo moko.

awa nazomona to mwa balivre wana ya moke eza livre ya moke ya bana mike eza bato ba mwa balivre moko ya bana mike eza na bafoto na kati nkombo alivre ango sinabane

Ba kangi mwana mwasi photo .

Awa nazomona bana-basi bauti kosala sport mibale basimbi ndembo na bango na maboko namoni mpe baza na molakisi na bango

motuka oyo ememaka bazelo ya kotonga a yango ndako ememaka pe bamabanga eza na langi ya lilala eza pe na langi ya pembe eza pe na langi ya motane

Namoni awa eza ndako ya molayi yaba etage

awa nazomona sani ya mbele batie na mesa ezakaa moko sani ya mbele

Suplese ya mibale eza mibale eza na langi ya mosaka namoni ba lase nango eza na langi ya chokola eza pe na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu.

Buku namoni eza buku.

awa nazomona mutuka moko boye ya jype yanoare eza pe na culere ya mwa pembe eza pe na kulere bozinga na moni eza na bapene ya mwindu eza na pene na kati kuna eza na coulere ya douré

Awa nazali komona ba mituka ezali kotambola na balabala, Awa nazomona ba mituka eza na balabala.

Awa nazomona biloko ya kolia batie na mesa balingi balia awa namoni biloko kolia esi ekomi prêt.

Awa nazomona mwana mwasi moko boye bakangi ye suki ya minene eza basuki ya kolala ya minene eza suki basangisi na meshe bakangi ye suki ya minene ya kolala azotala na se alati lunette alati pe mwa tricot moko boye ya mwindu.

Bazotanga awa bana classe bazotanga namoni mpe molakisi na bango aza kuna liboso pe molakisi na bango namoni mpe tablo wana oyo esika batangelaka

Awa nazomona eza ba mituka oyo ezosala taxi voiture ba transport publique na taxi voiture eza na ville ezotambola ba mituka ezomema bato taxi voiture na bus.

Eza bato bazosala spore na moni bato osala bauti kosala spor, na moni bato oya bauti kosala spore balati bilamba ya mosala yango batelemi bato yango oyo baza mibali bazokanga futu.

Masuwa mibale, masuwa mibale ezali awa. Masuwa yango sik'oyo, ezo wuta sik'oyo Bukavu, ezo kende sik'oyo na Goma .

Awa nazomona biloko ya kolia, Awa nazo Mona pizza nazo mona pe jus pizza na jus nazo mona yango awa.

Awa nazali komona fourniture donc eza salon eza salle a mange eza sala mange eza kaka mesa mesa moko na bakiti misato eza kaka na couleur kaka ya mabaya.

awa nazomona bendele nabalangi ebele nakati

Eza kopo oyo eza kopo ya bereoo ya nguba oyo bapakolakango na lipa polia eza bere ya nguba ba pakolakango na lipa eza bien.

Ba Colliers ya basi, moko eza na langi ya mosaka, mosusu eza na langi ya pembe , mosusu eza na langi ya chocola .

Mwana oyo ya mobale na baleki naye ya basi bazokanga foto.

Awa namoni balakisi biso mibali mibale bakangi bango namoni basolda bakangi ba mibale oyo eza neti baza ba miibi

Awa nazomona mobale na mwasi ba zokanga foto ya famille baza mwasi na mobale.

sapato ya mibali eza lokolo moko eza na langi ya pembe ,eza pe na langi, ya moindo.

awa nazomona ambalage ya kisi mais kisi ezomonana te kisi eza na kati ya ambalage yango ya kisi.

Ndako ndako ango eza ndako ya pembe, ndako yango siko na liboso nango awa baloni bafololo eza na lange yamayi ya pondu badekore yango.

Eza biloko ezali awa eza biloko batekelaka na super market eza biloko eza ba macaronie batie wana osali yango olambi yango na ndako olie na yo.

Awa nazomona biloko ya kolia ba prepare yango deja na mesa nazomona eza biloko ya kolia na moni eza misuni ya nyama namoni eza nyama basangisi yango na ndunda namoni pe batie pili pili mibale awa batie pili pili mibale na sani ya nyama wana nyama balambi na ndunda.

kisi eza bacomprime ya kisi ya komela kisi oyo soki omeli yango oko bika ba bokono nayo

eloko ya ba technician banataka po ba changer ba empoules .

Awa nazomona soda azoloba nazomona pe ba soda mosusu wana bazosala mosala.

Awa nazomona kamwa carton moko boya moke eza na bakisi na kati eza toma bacarto wana ezalka na kisi na kati batekaa na parmace kamwa catango eza pembe eza na kulela pembe pe na kulela bozenga kombo bakisi yango keto na zol

bendele yango eza na nyama moko boye nyamazamba bendele yango eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya motane eza pe na langi ya peme

Ba ndako mibale, na moni ndako moko ba pakoli yango langi ya mosaka. Mosusu ba pakoli yango langi ya pembe, pe ya mwindu. Na moni, ba lona ba fololo wana liboso ya ndako wana. Oyo eza, na langi ya pembe, pe ya mwindu. Ba fololo yango, eza na langi ya mai ya pondu.

Awa eza sport namoni awa ba sportif bavandi balati bilamba ya mosala na bango bazosala sport.

suki mobali moko mondele akendeki na salon bakataki esuki na pembeni bakati esuki na nsima pe na katikate nde batiki sukima esuki yango eza ebele te

Awa nazomona bazoteka ba produi cosmétique ba produi cosmétique yango eza na molangi ya mosaka, eza pe na mofuniko ya ma ya pondu nazomona molangi mosusu amofuniko ya motane namoni mpe molangi mosusu eza ya kulere ya pembe me eza na mofuniko ya culere ya bozinga.

Mutuka mutuka yango eza na langi ya pembe eza pe na lange ya mosaka motuka ango ememaka bazelo

Tracteur eza motuka oyo ekataka bilanga.

Ba kiti ya fauteuil oyo batiaka na ndako na salon.

Bamituka ya cameonete awa etandani molongo ezokende na essense kozwa essense camionete mibale eza na langi ya pembe cameonete moko eza na langi ya bozinga

Awa nazomona immigration nazomona bamituka ebele ezoleka liboso ya immigration.

Eza sapato na zomona ya mwindu eza na forme ya sandale eza sapato ya basi ya mwindu ya sandale na yango sikoyo .

Batu, namani batu bazokende kozua bus oyo emaka bato, donc bus oyo ya transport, namoni pe ba misusu bazokende kozua taxi voiture oyo, namoni pe bus monene kuna yango eza ya pembe, yango pe bato bazolanda yango bazokende kozwa bus yango po bakende.

Awa nazo mona moto azo sala mosala donc azo pakola langi na mir ya ndako azo pakola langi na ndako Awa il faut ezala kaka n'a salon namoni place moko boye eza na espace il faut ezala kaka na salon.

Awa nazomona camion ya munene camion oya sikoyo naliboso ezomonanate naoma kaka nasima ememi biloko eza camion ya munene yamulayi nazomona nasimanango ezayamulayi

Awa nazomona bana basi mibale batelemi bazokanga foto namoni pe bana mibali kote mosusu pe batelemi bango mpe bazokanga foto, namoni ndako ya monene btie bavase wana ya bafleres eza wana namoni pe monima moko boy ya mobali moko boye pembeni kala ya ndako wana.

na zando bazoteka biloko bazoteka batomate bazoteka banane bazoteka biloko ebele

Awa nazomona mibali mibale ya ba politicien, moko na bango azokoma na buku na ye.

Eza buku nazo Mona Awa eza buku eza buku.

Awa nazomona mwana ya bebe alali, balalisi alali pongi.

na moni bana ya classe awa basimbi bapapier bakomi 1 v s sida bazolobela bato bamibatela po babela sida te v s sida nde eza malamu bazoyebisa bato mpo bamibatela babela sida te

Mwana mobali oyo azolia asimisane ya nyama azolia alati trico ya maboko mikuse ya motane

Mibali oyo bavandi bazosala mosala ya politique bavandi baza na esprit d'equipe bazosala mosala na bango

Baloni ba fololo ebele awa, ba fololo yango eza molongo eza na langi ya mayi ya pondo.

Bala bala ya munene, bala bala ya goudron ya monene ya molayi ba motuka pe ezoleka na ba ngomba pe ya milayi eza pembeni.

Suplece, suplese yango eza na lange ya motane eza pe na langi ya pembe eza ba suplece ya mibale ezaka lokolo moko.

Awa na moni mutu moko boye aza mobali alati ekoti ea na coulere ya mosaka, a mi zipiki pe elamba moko boy alati ba mayaka na kingo atie pipe na munoko alati pe na se eza lokola banzete atie siko etoko likulu.

Awa nazali komona mwa felle de lorier awa eza na couleur ya mai ya pondu felle delorier oyo batiaka ango na sauce ya nyama oubien ekosala pe sauce ya Poisson na kati ekomisaka sauce ya nyama elenge ekomisaka yango elengei batiaka yango nakati mwa kitunga moko ya moke awa

Awa nazomona mesa eza na sala manje eza mesa nazomona pena bakiti batie wana eza na sala manje

awa nazomona biloko kolia batiango na sane ya mbele na moni eza biloko kolia baprepare yango balingi balia

awa nazali komona ambalage moko ya kisi awa kisi oyo eza na kati nayebi te me namoni moto moko asimbi ambalage ya kisi yango ambalage ya kisi yango eza na coulere ya pembe bakomi kisi yango kombona yango bien mang sikoyo eza na foto ya famile ya mobali na mwasi na ye na bana balati namoni balatika likolo batriko ya maboko mokuse eza na coulere ya bozinga

shofere ya linde de grisere oyo atelemi lande de grisere na ye eza na langi ya pembe

Awa nazomona ndako ya molai, nazomona ndako ya molai, nazomona na libanda wana na se ya ekuke ya ndako ya molai wana nazomona bamituka ezoleka ebele ezolandana.

biloko ya kolia eza fufu na nyama batie 40 na kadi batie pe poavon na kadi

Magasin ya ba deodorant ba déodorant bazoteka awa ya mibali na ya basi.

eza bato basalaka politike eza mobali alati costume na mwasi mwasi pe alati ero bene eza na lange ya bozinga eza bato basalaka politike bakutani bamikonzi bazopesana mbote bazokanga foto

Nazomona bato awa bazobina danse ya mboka na bango balati pe bilamba ya danse yango ya mboka na bango.

Mwasi oyo amemi mwana na ye ya mobali baza en famille.

Appareil ya misiki oyo esalaka na studio, soki ba musiciens bazo sala ba nzembo ba salaka sikoyo na ba appareil ya boye.

Awa naza komona lokola eza marke ya elamba griffe bakomi dolche kabana logo eza griffe ya elamba.

awa nazomona bazoteka batisi ya bilamba bazoteka yango ya basi soko osombi yango boye osombi okei otongisi yago epataillere otongisaka ndenge olingi

awa nazomona nkongo oyo bakonaka lango na bilanga nazomona nkongo nazomona pe ndunda bakonaki na bilanga eza na langi ya mai ya pundu

awa nazomonabendele ngo eza na lange ya pembe na moni mpe bendele yango eza na langi ya mai ya pondo nazomona mpe langi mosusu wana eza langi ya lilala

Mwana-mwasi oyo bakangi ye suki ya meshe ya kolala ya mikuse, azipi elongi na ye akangi elongi na ye na misapi na maboko abombi elongi.

Awa nazomona mutuka ya moko boye ya camionette ya pembe eza na balabala etelemi.

Biloko ya kolia, eza fufu nde ba lambi na nyama na pondu. Nyama ya mwa sauce ..

Awa nazali komona ba fleures baloni yango na vase eza ba fleures ya mai ya pondu.

awa nazali komona ndako ya etage awa ya monene etage yango eza na coulere ya pembe eza pe na coulere ya bozinga namoni pe eza na mwa coulere kuna na kati koulere moko wana eza wana boye ya coulere ya bozinga eza pe na kamo eloko mobati wana eza na coulere motane namoni flaire moko balona wana boye eza na kulere ma ya pondo

Mobali oyo azolakisa chemise na ye na pantalon na ye na saki na ye asimbi telefone na loboko azotala telefone na ye aza na telefone ya smart eza fasho.

Frui ya manga eza na nzete.

fui ya kitookoweza kelengi sukali

Eza ngomba na zomona ngomba moko boyawa ya monene eza ngomba eza pele bamatiti ya matiti kako ezaka n yango na langa mai ya pundu na zom bampe ba mabanga ya mwendu na ngomba wanaya mabanga ya mwendu eza wana

Awa nazomona mutuka moko ya jeep eza na langi ya mayi ya pondu.

Eza safu, na moni sikoyo na kwanga mpe ba prepare. Eza bilokô ya kolîa, batie yango na sani. Eza safu na kwanga.

Bato bazowelela komata na mutuka mutuka oyo eza mutuka monene oyo kendaka na mboka bazokende mboka.

Bana classe baza na classe bazo tanga, ba professeurs na bango bazo leka na classe bazo tala ndenge bazo tanga.

Mobali azo tambola na kati ya zamba pembeni ya mayi.

Awa namoni mwasi oyo bakangi ye suki na ye basangisi yango na meche na liboso awa bakangi suki nde ba lalisi bakangi suki ya maboko bongo sikoyo na nsima pe bakangiye kaka suki ya meche basangisi yango suki na ye namoni meche yango eza na langi ya chokola esangani na langi ya mwindu.

Bato oyo ba salaka mosala ya politike ba telemi bazo kanga photo.

awa nazomona motuka moko boye eza lokwa gype eza motuka gype ya mwendo etelemi na moni mpe bazoteka bakantine bakantine na bambabola na banani na bamabende wana baaka angobatumago poasobagriaka ango poisson amabende wana batumbaka ango poison tonyama

awa nazomona ambalage ya kisi kisi eza na kati me ezomonana te nazomona kaka ambalage ya kisi

Awa nazomona eza polisier eza polisier azobunda na prizonier azolingakangaye po abeta ye me bazobunda.

Awa nazali komona basapato ya mibali eza souplese eza na coulere ndenge moko eza na coulere ya mwindu, eza pe na coulere ya pembe.

Awa nazomona ba masango ebele na comprendre te eza na couleur ya longondo eza bamasango ebele.

Souplece eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya mwindo eza ya mibale.

Eza ba serviete oyo eza ba serviete oyo bato basalelaka ngo na mesa soki bazolia serviete eza wana mpona kopangwisa monoko kopangwisa pe maboko soki balei na maboko, bapangosi na maboko soki bale biloko na monoko ebebi bapangosi eza baserviete no bamateriole bato basalelaka ngo na ndako

Na libongo awa, bateau e telemi ezo zela batu ba kota na bateau ba kende .

Awa nazomona ba lupau wana oyo babongisaka na yango lopango soki lopango matiti ekomi ebele na lopango basalelaka kongo pe basaleli lopau oyo nazomona, nazomona balopau mibale awa.

awa nazomona eza biloka kolia batiamgona sani eza bilokwa kolia

Mwana vandi azokanga foto.

Babandi kotonga ndako bazozwa ba mesure

Bazo sambela namoni balati ba uniforme, ba lati ba kitambala eza na langi ya mayi ya pondu, ba lati robe na bango eza na langi ya pembe, namoni pe ba lati pe singa na loketo, singa loketo yango eza na langi ya mayi ya pondu bazo sambela.

awa nazomona eza n yango magaze bateka a iloko bazoteka ba biloko ya komela bafanta baju d'orange na mwa abilamba

Awa na mone eza bendele eza bendele ya langi ya motane eza pe na langi ya bozinga eza pe na langi ya mai ya pondu.

Mwana mwasi oyo azolakisa robine alati azolakisa pe kitambala ne akangi na motu po bato basepela na yango po basomba yango avandi azokanga foto azoseka

Bazoteka lait eza mafuta kopakola ya basi na luile eza pe mafuta ya kopakola na savon nango eza wana eza game mobimba eza produit cosmétique.

Oyo eza ba couche oyo ba latisaka ba bébé, nde yango ezali awa eza ba couche oyo ba latisaka ba bébé batekaka ngo na super market. Donc batekaka yango na super market.

Mwana klasse azotanga azokoma aza mwasi.

Eza kaka fruit nazomoma fruit awa eza likolo ya nzete ba fruit yango eza na langi ya chokola.

Sale â manger... Ba tiak'ango na ndaku. Na moni kuna pe mutuka ezo leka, mutuka yango eza na langi ya mayi ya pondu.

Awa nazali komona ezali na super maket bazoteka bajambo bazoteka pe biloko moko eza lokola pate me pate yango bambale yango bambale yango na bol bakangi yango bien na bol sikoyo eza pe pate yango ezana ow e ba biloko na kati eza lokola mai ya pondo eza na couler na mai ya pondu

awa nazomona ndako na moni sikoyo ndako yango eza ya bapolitisien eza ndako moko boye esika basalaka bapolitisien esika basalaka nde ndako na bango wana

Awa nazomona bamilangi ebele ya whiski bazoteka bazoteka bamilangi mpe ya 20 awa ebele bazoteka yango na magazine yango eza ebele.

Sapato ya basi ezaka lokolo moko eza na langi ya bozinga

biloko ya kolia bazo teka yango biloko ya kolia na moni ba tomate awa ba carote na ba poivron mpe ezali na ba pili-pili bazoteka yango.

Awa nazomona bato bauti kosala sport nazomona baza mibali mibale balati bilamba ya mosala na bango batelemi bazokanga foto.

Awa nazomona buku, nazo mona buku oyo batangaka.

polisi awa, polisi esika awa eza esika polisi esalaka na moni bakomi eza comissariat de polisi donko eza esika polisi esalaka nde esika pe kasho ezali ba kangaka bato.

Mayi, mayi nde namoni ekoteli bato awa mayi ekoteli bato ya mboko oyo ba matiti mpe eza wana.

ndako ya pembe eza na baporte eza na langi ya bozinga eza na jardin na libanda balona bafololo eza na langi ya mai ya pondu eza na langi ya mosaka eza pe na fololo mosusu eza na langi ya lilala

Awa nazomona ba classere awa nazo mona ba classare oyo ba classaka ba papier wana nazomona pe ciseau mpe eza wana nazomona pe skotch mpe eza wana skotch wana sikoyo ezalaka neti mwa cole moko boye.

Awa nazomona soda atelemi, alati elamba na ye ya ba soda, aza kaka ye moko, atelemi pembeni ya balabala azokanga foto.

Bendele yango sik'oyo na kati étoile moko eza na kati wana eza na langi ya motane, na moni pe ba sali pe ligne eza wana pe eza na langi ya motane na moni ba sali cercle moko boye eza na langi ya pembe. Drapeau eza pe na langi ya motane .

Awa nazali komona mwana mwasi moko boye bakangski ya maboko na mone ezali suki na ye eza suki ya maboko ba kangi ye mokuse eza suki na ye na monela tiseingla ya pembe ,avandi azotala na se alati kamwi echar mpe moko boye lati lecharl mpe yango lokwa aliputa lesharl mpe yango eza na coulere ya lelala, eza na coulere ya ma ya pondu ,eza pena kamwa culere ya pembe.

Ba bwato eza pembeni ya mayi ba pirogue eza pembeni ya mayi eza wana mwa zamba pe eza wana.

Zelo basali yango na forme ya ngomba namoni pe balabala kuna.

Awa nazomona ba mituka e parker na libanda eza jeep moko eza ya pembe, na voiture moko eza na couleur ya mbwe na jeep moko ya pembe eza na couleur pe ya noire, eza na penene na sima awa namoni poto moko ezali awa oyo bakomaka stop wana eza na balabala eza na couleur ya lilala stop bakomi na pembe, ndako eza na pembene wana clôture ezali na mabende ya mwindu.

Awa nazomona eza construction donc eza chantier bazotonga eza chantier.

Awa namoni mobali moko azosala sport, alati kaka training moko eza na langi ya bozinga, alati pe sapatu ya kokanga ya mwindu, namoni azomema mabende, zosala sport.

Awa nazomona kolie ya basi namoni mpe biloko matoi pe ya basi, namoni pe oyo basi balatala na maboko eza babiju afrikain

eza biloko ya kolia

Bana classe baza nanu mike bazo kanga foto.

Awa nazomona collier eza colier ya basi eza collier africain eza ya basi collier oyo.

Awa nazomona lokolo ya sapatu ya basi ezaka lokolo moko kaka ya basi ya sapatu lokolo ya sapatu tango eza na langi ya shokola.

Ndaku ya etage ya monene, Ndaku yango sik'oyo na moni eza ndaku oyo ezalaka na ba salon na se, sik'oyo ba chambre eza likolo . Portai n'ango sik'oyo eza portail eza na langi ya moyindo, eza ndaku monene ya etage .

Batu ba wuti ko sala sport. Ba kati bilamba ya musala n'ango. Bazo kanga photo .

Buku na moni eza buku.

Bendele ya mboka songolo bendele yango eza na langi ya motane eza pe na langi ya bozinga eza pe na langi ya mosaka eza pe na langi ya ma ya pondu.

Awa nazomona eza mashine moko boye oyo eshargeaka ba telefone, batelefone na bisoyo ya smart babenga yango power bank.

awa namoni pe mwasi evandi na mwana na ye ya mobali ya moke bavandi emfami

mwana classe azoyekola kokoma

Awa nazomona balabala badekore yango batelemisi bamabende moko boye na basinga badekore balabala molai na pembene Eza eza ba bordure eza ba mabende ya bordure nazomona pe motuka moko kuna ya pembe ezotambola.

awa nazomona bato mibale bazobeta bale balati bilamba ya mosala na bango bazobeta bale na terrain ya football

Awa, nazo mona bana classe baza esika moko na ba lakisi na bango. Baza esika moko na balakisi na bango. Bazo kanga foto.

Awa nazomona mutu moko boye mobali, nazomona mobali awa azoloba atelemi azoloba, alati costume ya mwindu na semizi ya pembe, na moni azoloba discoure.

Ba kopo oyo ezalaka ba kopa ya masanga batekaka yango na super market.

Ba komi les ivoiriens, na kati wana ba sali tu mwa ba flèche moko boye, eza na langi ya mayi ya pondu . Ba komi pe du Congo brazza ville, ba kom'iango na langi maui ya pondu, eza logo .

Mibali oyo ya b'arabe basalaka mosala ya politique batelemi bazokanga foto baza na mosala.

Awa nazali komona bato batelemi mwana-mobali moko aza lokola mobali na mwasi na ye na mwana.

Ndaku eza ndaku, ndaku eza ndaku.

Bendele, bendele yango eza kaka na langi moko ezaka na langi ya mayi ya pondu.

Ba sapato ya basi nde nazomona awa eza ba sapato ya basi eza na ba forme ba lipapa eza ba sapata basi na moni eza na langi ya pembe, na moni eza na langi ya mwindu, namoni eza na langi ya lilala, na moni pe eza na langi ya mosaka, na moni eza pe na langi ya mayi ya pondu, eza ba sapato bazoteka na magazin.

Ksi ya ba comprime, kisi ya ba comprime oyo eza na langi ya pembe namoni plaquete ya kisi oyo batie ngo likolo ya mbetu. Nanu ba meli kisi yango te, eza nano ya sika nanu ba meli te.

Coli ya mayaka eza colie ya africain

Awa namoni eza sport namoni bazosala sport ya karateka balati ba bilamba na bango ya mosala na bango.

Mwana mwasi oyo alati bilamba kaka ya simple alati litambala na ye na mwa tope na ye na liputa azotambola na ye eza fashe.

Mibale mibale batelemi awa bauti kosala sport !balati bilamba ya mosala na yango bauti oyosala sport baza mibale batelemi bazokanga foto.

Awa nazomona MWAna mwansi Moko boye bakangi suki Yaba meshes Yako lala

Bato baza na bare bazosepelisa nzoto servese pe aza wana azoserviri bango alati shémise ya pembe ya maboko milai na miniji pe ya mwindu azosala mosala

Awa namoni bazosala piblisite ya kokakola bazosala piblisite ya koka mpona moni marke wana yakakolaya koka.

Awa nazomona mutuka oyo ememaka ba mabanga ya kotonga ndako, eza motuka namoni ememaka ba mabanga ya kotonga ndako.

Awa nazomona mwana ya bebe avandi, na moni eza mwana ya bebe avandi avandi afamil aza na bapara na ye aza mpena ba ndeko na ye me bazomona na awa te ezaka bavandisi ye kaka bebe bavandisi ye.

Bendele, bendele eza n'a langi ya motane, eza pe na langi ya bozinga eza pe na Langi ya lilala.

Bana classe Awa bavandi bazo tanga na classe, bana classe bavandi na classe bazotanga na classe.

Awa nazomona mwana mokoboye ya mobale ya moke mwana ngo aza mwana moke asimbi ndembo na maboko.

mobali ya mundele oyo asalaka mosala ya politiki azoloba discour

Awa nazali komona eza art africain na moni eza ba art africain donc eza ba kitunga moko ya ba africain eza pe na ba kiti basali yango africain eza na decoration mosusu ya kotia na mire ya ndako na salon ya afrikain eza ba art africain.

ndako oyo lopango na yango badekore yango portail na yango eza na langi ya mbwe

awa nazomona mesa ezali awa na moni eza salo eza fouteure monene iacsna kiti ya decorationbatie buke moko ya fleure na likolo ya mesa eza na langema ya pundo

AWa nazomona kamwa molangi moko ya moke ya plastique ya kisi kamolangi yango batiaka kisi na kati batekango na pharmacie kamwa molangi yango eza ya pembe eza pe na kamwa couleur moko ya mai ya pondu na molangi yango eza pena couleur ya motane ezaka kisi moko batekaka na pharmacie nayebi te so kisi oyo ebikisaka malade nini nayebi te.

Bendele eza bendele eza na langi ya motane eza mpe na langi ya pembe.

Eza bendele, eza bendele yango eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu bendele yango eza pe na langi ya mayi ya pondu.

Batu baza na kati ya ndako ya nzambe bazo sambela.

Ambalage ya kisi bakisi eza na kati ya mbalage oyo batiaka baplakete ya kisi na kati ya mbalage oyo.

Awa nazomona eza ndako ya etage.

awa nazomona nguba nguba moko sikoyo bapasoli yango ekomi pole nazomona bambuma ya nguba

Awa nazomona bato misato ba telemi, mobale moko alati tricot na ye ya maboko milayi eza na couleur ya chokola na pantalon ya jin eza na couleur ya bozinga, namoni bato mibale balati bilamba na ba tricot ya mwindu na ba pantalon ya mwindu baza pembeni ya motuka ya ba soda yango eza na couleur ya mwindu eza pe na couleur ya bozinga.

Président ya mboka Congo Brazza ville Sassou azo yamba déléguation ba yaki ko tala ye ba salaka mosala ya politique bazo kanga photo .

awa nazo mona bana klasse baza na klasse bazo tanga na moni awa bazo tala na tableau bazo tala molakisi na bango me molakisi na bango azo monana te tablo mpe ezomonana te me namoni kaka bazotala liboso.

Bana classe na moni bavandi na classe bazoyemba l'hymnenational.

awa nazomona bato baza na famille batelemi na moni bakokani eza neti epapa na mwana

Eza ndako ya nzambe ndenge nazomona eza ndako ya nzambe bato basambelaka eza ndako ya nzambe namoni pe banzete eza wana liboso ya ndako ya nzambe wana.

Fololo ezali awa nazo mona fololo ezali na langi ya longondo, ezali pe na langi ya mayi ya pondu, eza fololo eza pembeni ya mayi ya ebale.

Awa nazomona eza ndako ya mabele eza ndako ya mabele eza na mboka.

Biloko oyo bakangaka yango bilamba na singa

Sapato ya mibale ezaka lokolo moko balanciaga eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya pembe.

awa nazomona bana-classe bazosala sport bavandi balatilati batriko ya pembe namoni moko alati triko ya pembe na kilote ya pembe moko namoni alati kamwa triko na ye ya coulereya pembe pe eza alati pe kilote ya pembe na kamwa kola na kati ya mwindu

Ba benye eza ba benye na moni yango awa eza ba beyne bazolamba yango bazolambango ezobela bazolambabene ebeli

dongo dongo namoni ndunda oyo eza dongo dongo ndonke namoni loboko ya motu mosapi ya motu asimbi dongo dongo dongo dongo mosukuna basi babongisi yango deja bakati kati yango batia monaka mwa bole wana oyo eza na lange ya bozinga eza wanadongo dongo ezaka ndunda moko ya ketoko

serveuse aza na bar akozwa biloko yakomela po a servir ba clients

Awa eza na kati ya motuka ,bafungoli na sima ya mutuka pe ba tomboli ba kiti ya mituka.

Marque ya channel bakomi yango na langi ya mwindu, channel bakomi yango na langi ya mwindu eza logo.

Awa namoni loboko ya motu namoni misapi ya motu asimbi ambalage moko boye ambalage yango sikoyo eza na couleur ya bozinga bakomi vigore dotor

awa nazomona tubanyama mibale eza nazamba

Bijouteri bazoteka pe bamontre

President SASou nazomona awa presidant Sasou mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville aza pe na ba politiciens mosusu pe baza wana ya mibali moko boye apesani naye loboko asimbi ye na liboko ba politiciens mosusu baza wana pe aza na bango bazosala mosala bazo kanga foto.

Eza lupau tobanda kobenga ngo lopau okoke elongola ngwana bamatiti na lopangu, soki lopango bamatiti eboti eza lokola kongo lolongoli bamatiti bamaso mpe basalelaka ngo soki bazotonga ndako bazwi zelo na nsima basangisi basangisaka kaka na lopau oyo.

Awa nazomona kamwa carton moko ya kisi ya moke sikoyo kamwa carton ngo ya kisi kombo na kisi yango mebendazoli eza kamwa carton moko ya kisi ya moke eza na couleur ya mosaka na motane na pembe.

Awa bakomi aquasplash eza eloko moko boye eza nalangi ya bozinga eza pe na langi ya motani namoni pope moko aza wana eza logo.

Awa nazomona bendele awa namoni bendele yango eza na langi ya motane eza na langi ya pembe eza pe na langi ya bozinga.

Awa nazomona mwana mwasi bakangi ye suki ya maboko suki yango ya maboko sikoyo ezo diembela cote moko mwana mwasi yango alati kamwa tope moko boye ya bozinga.

Eza motuka ya monene awa motukango eza na langi ya lilala sikoyo motukango eza bamutuka oyo ememaka bamabanga ya kotonga bandako ememaka mpe bazelo oyo ya kotonga ndako wana

Pondu basangisi yango na madesu. Ba tie yango na sani ya mbele, na moni batie pe lopao na kati ; eza yako servir bato baza wana. Po na moni boto ya kolia yango baza ebele.

Mwasi oyo azosala mosala ya politiqe azosala mosala na ye ya politike atelemi azoloba na miko

Awa nazomona nzete moko boye liboso ya nzete wana nazomona mwa nzela eza wana nazomona nzela eza wana elamabele nazomona na sima nzela mabele wana kote mosusu nazomona zamba.

Eza ndako ya leta esika batu bakendaka koluka ba doc nde esika ezali Awa esika batu bakendaka koluka ba passeport ba doc eza ndaku ya leta.

Eza ba kiti ya kotia na ndako na salon eza na langi ya mayi ya pondu, eza pe na langi ya libaya.

awa nazomona mwana mobali moko boye azotambola na zamba na moni alati trico ya motane asimbi chapeau ya mwindu na loboko alati pe pantalon ya mwindu amemisake na mokongo sake yango eza na kulela bozinga na ya pembe

Awa nazomona eza sapato ya basi na moni eza sapato ya basi eza na forme neti ya lipapa me eza lipapa te ezaka lokolo moko eza kitoko okolatango pe okeno na mosala obi obimi na yo okeno na wenze ata na eglize okolata ango

Lipapa ya bana-basi ezaka lokolo moko ekatana basingana yango eza na lange ya ore na se yango eza na langi ya ma ya pondo

bana classe bazobima classe bazozonga ndanko

Bato bauti kosala sport, ba mosusu baza ya ko vanda ba mosusu baza ya ko telema baza na ba entraîneur na bango bazo kanga foto.

Awa nazomona buku eza buku ya bana ya francais bakomi francais na buku yango.

Ndako ya leta, ndako ya leta esika batu bakende kosenga ba doc esika bakende kosenga passeport.

Eza bato bazosala spor awa namoni pe mwasi moko aza awa pe alati triko ya maboko mikusi ya motane, azosala spore awa moninga ne pe aza na bazosala sport me nazomona ye malamu te namonika lokolo kaka ya pamba me bazosala spore na sale ya spor awa.

Awa nazali komona molangi ya vin batie yango likolo ya libaya na mesa mesa ya libaya.

Ba Bateau eza na mayi.

Eza suki na moni mwana mobali oyo akataki suki akendaki na salon donk babongisi ye suki.

Awa namoni mobali moko boye azosala sport, atelemi, alati bilamba ya mosala na bango, na moni aza mobeti ndembo ya makolo.

Na moni bambwa awa ba babaza ba mbwa mibale, baza wana moko aza na langi ya chokola mosusu aza na langi ya pembe, esangali pe na chokola

Ba materiele ya Bana classe, oyo ba salelaka na classe eza ka neti bic me eza bic te bic oyo ba komelaka te.

Bazoteka ba mafuta ya ba bebe eza produit cosmétique.

Awa nazomona bakomi braserville eza logo na moni eza na langi ya lilala, eza pe na langi ya ma ya pondo.

Awa nazomona suki ya mwana mwasi oyo ba bakangi ye suki ya singa, eza singa ya moindo, bakangi ye suki kitoko.

Awa nazomona eza pasho ,nazomona mwana mobali mo boye atelemi azolakisa bilamba yango sikoya pash.

Bana klasse nde nazomona awa bazoyekola mosala ya kimonganga. Balati babilamba ya pembe, babilamba ya pembe, balati eza bamilamba ya mosaka yango eza bana kelasi oyo bazoyekola kelasi ya kimonganga. Baza wana baza pene ya balakisi na bango balati ba cashe nez bango nyonso.

Aza mokonzi ya gabon, atelemi awa aza na mosala azosala mosala na moni pe moto mosusu mpe aza kuna aza mobali avandi pe azosala mosala ya politike bango nyonso bazosalaka mosala ya kopolitike moto wana alati kachine ya pembe

Ea facebook a moi ara eza tine wana ya facebook na moi ea bakoma na lang ya pee namoi mpelangi a bozinga, pe ezali waa lang a m

Sapato ya basi eza makolo mibale eza sapato ya basi ya talon nango.

Eza babiju bakoli na biloko matoi na bagormete yango.

Awa, na zali komona, mobali moko boye azo pakola langi na ndako. Alati uniforme na ye ya mosala, eza na coulere ya bozinga, eza pe na coulere ya pembe. Avandi atie langi yango na so. Azo pakola langi ya pembe na ndako.

Awa nazali komona ka mwa molangi moko boye ya kisi eza molangi ya kisi eza molangi moko ya mwindu eza na mofiniku ya pembe bakomi panadol nayebi te ka mwa molangi ya kisi oyo soki ebikisaka maladi nini namoni kaka molangi ya kisi yango kombo nango panadol.

Eza salon salon yango sikoyo eza a bakiti ya pembe televizio eza wana namoni pe vase ya fololo eza wana fololo yango eza na lange ya ma ya pondo badeko yango kaka kitoko

namoni bato batelemi kasi namoni sango moko alati baelamba ya molai kasi tomoni na bana-basi bazali pembeni a yango kasi eza na ekoti ya motane na elamba oyo ya molai ezali na balangi oyo ya motane ya pembe ya mwindo babsi

Awa nazomona bana klase bavandi bazotanga motu na motu avandi na kiti na ye bazotanga esika moko, namoni klasse na bango eza na coulere ya mosaka bazotanga.

awa nazomona moto ya pusu atengamisi pusu avandi likolo yapusu yango nazomona pe bato baza wana nazomona mituka mibale ezolandana motuka moko eza na langi ya mwindo motuka wana mosusu ya transport yango mpenza kuna

Ba kiti oyo batiaka na ndako eza na langi ya bozinga.

Mobali oyo atelemi alati chemise naye ya kitoko chemise eza na langi ya bozinga ya manche long amemi mwa bage na boye na lipeka alati pe pantalon na ye ya kitoko ya chokola na soulier na ye ya mwindu u atelemi.

ndako eza ba pokwa.

sapato ya mibali misapi ya moto esimbi yango me eza sapato ya mibali eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya lilala eza pe na langi ya pembe

ba prisonniers bakangi bango

Awa nazomona eza eloka komela nazomonao awa eza lokola wiski batie sikoyo baglason na kati po ezala malele

Awa nazomona nsinzi, azakaka esika moko nzinzii yango azobumbwa te?

Kisi na mone eza ambalage ya kisi, kisi ea nakati kuna eza na kati ya mbalage eza kisi ya peti ndenge na monelean soki ozobela ozangi ya peti omeli kisi oyo kozwa peti.

magasi esika batekaka bamafuta ya kopakola eza bamafuta ya kopakola eza produit kosmetique mafuta ya mibali ezali pe awa baikopakola na mafuta pe ya bana basi pe zali awa pe bakoki kopakola na ya bana

awa nazomona mbwa awa atelemi

Awa namoni elamba balatisi yango maneki maneki yango alati mpe ekoti na motu, alati pe robe ya molai sikoyo eza robe ya koteka eza motu nde azoteka sikoyo robe yango na chapeau wana azoteka yango azolukela yango baclia mpo basomba.

But ya kolia, eza biloko ya kolia eza fufu batie na sani.

Bendele oyo eza na langi ya bozinga, eza pea langiya motane, langI ya pembe eza pe na langi ya mosaka eza mpe na langi ya bozinga.